Amweni matenda akaita flue nezvikosoro andodi kuti muntu unochizwa chirwere chona ichocho ogara akasangana neantu isusu kana tabatwa neflue kana COVID Ngati tsvakewo zvekuvhara ndizvo miromo nemiro dzedu kuti petinokosora paya paya mhepo kana mututu wakashata aubatiri kune amweni zvirwere zvinobata nemututu zvakashata maningi.

VANTU VANENGE VAKATATICHA ZVIYANI PAMUSORO PEZVEUTANO, VANOBAAZIYA YAAMHO KUTI VANOFANA KUPFEKE ZVIMWENI ZVIRWERE ZVINODZIIRIRA KUTI VASABATIRA ZVIRWERE PEVANENGE VOOSHANDA, VANOSHANDA NEVANTU VEIBATA ROPA REARWERE.

Umweni mukhuhlani hautombodi zviro zvekuite ekutamba. Unode vantu vakafundire kurapa mukhuhlani wona iwowo ngekuti mukhuhlani uyu ukarapwa ngemutoo kwawo vantu vanodetsereka uye havafi.

Amweni matenda ere anobatapukira ngenda yekuti patinenge teyikotsora payani mweya wakashata unoyambuka weienda pane umweni. Sakei meiona mazuva ecovid ayani vantu vaipfeka chekuvhara muromo vovhare miro kuti isayambukira kune vandu vakawanda, saka nesuwo tikaona tasangana nedenda rakadaro ngatitsvake chekuvhara.

Kune amweni matenda ekuti usina gunhloka zvekuzvidzivirira ashandi matendawo. Saka kana weida kudetsereka pakurapa amweni matenda usingadi kubatirawo unosise kupfeka nguwo dzinovhara kuhope madziso pamweni nekuvharidzira nyara dzako.

Zvakakosha kuti tirambe teirimbinyuka rimbinyuka zuva nezuva kuitira kuti tidzinge zvirwere zvinokonzerwa ngezvikafu zvatinorya zvakaita seshuka zvirwere zveshuka nezvirwere zvekukosora kosora. Zvinobaada kuti tibaarumba kwemene nekuite mabasa anesimba.

Vanoita ngezveutano avafaniri kudzorora zuwa ngezuwa parakasikwa ndiMusiki. Vanofane kuongorora nekuningira zvinoita kuti vantu vakawanda vasapera panyika ngendaa yekuti ndobasa ravo raakasikirwa ndimarure.

Vandu vanotambudzika ngezvirwere zvemihlobo yakasiyana siyana, zvetisangazivi mundaraunda dzedu. Vanofana kukuridzirwa kuende kuzvibhedhlera, vagumeyo vooningirwa ndiana dhokoteya .

Vantu vakawanda vemene vanotwa kubaiwa kubeni kupedze zvirwere zvimweni zvirwere zvinorapika ngekubairwa imweni mutombo inoshanda yambo panekupuwa mapirizi ega

Amweni matenda andodi kundoti muntunje akubatsire. Pane vantu vakafundira matenda erudzi ngerudzi. Ivavo vantu vakafundira matenda ona awawo, vakanyanya kutikoshera, vanofanira kunge varipo, veidetsera vanhu, kuitira kuti zvisazoenda ngepasaidhi.

Zvimweni zvirwere azvindodi mutombo yega, zvinenge zviine zvakasara zvirimukati zvakashata, zvinode kutokodorwa. Saka zvibhedhlera zvinofanirwe kuva zvine andu anoziye kutododora zvisina kumira zvakanaka mumwiri dzeandu.

Amweni matenda akadai ngekuoma mutezo anonesa anode kuti muntu agare akarindwa ndianadhokotera uyewo anoda kuramba muntu akapuwa mushonga achitiswa zvekukanjarika zvakawanda.

Zvimweni zvirwere zvinode kukurumidzirwa kuonekwa ngemadhokodheya ngendaa yekuti hazvindodi kurekera zveienda. Ukazvirekerera zveienda zviyani, Zvinozopedzisira zvisingachaningiriki ngendaa yekuti zvinenge zvapinda mumwiri weshe zvamwirira ,zvimweni zvacho zvinenge zvatopinde kumwoyo. Pamweni pacho zvapinda nemupfungwa hazvicharapiki.

Nge zvimweni zvirwere azvindodi vantu nje kundoto kwai ndaine muntu aka pfeke nguwo dze kuchena saka ndino fane kurapwa nekuti ndi nesi kune vantu vaka dzidziswa mabasa aka siyana siyana mu zvibhedhleya umu umweni uno ningire madziso umweni uno ningire mazino umweni uno ningira chino ne chino saka zvinode kuti vantu vashande mabasa avo uye waenda pa chibhedhlera ubatsirike ne njiri kwayo ngekuti unenge waenda pane muntu chaiye chaiye.

Vanhu vanosise kufundiswa kutivasime mitombo dzinovabatsira chipatara chiri kure. Ngekuti dzimweni mitombo dzinotorapa zvirwere zvakadai ngebesha pamweni ngekutemwa ngemusoro.

Antu woye ngatibetserane vantu anoona pfumvu mukati umu, ngekutamika kwemvura kudai kurikuti maisiwe zvibhorani ndau ngendau nezvirwere zvinokonzerwa ngekutamika kwemvura yakahlamburuka zvaitiza.

Bhochisi nepapa zvakabaanaka kuana adoko kunyanya muzvikora umwu, ngekuti zvinoaka mwiri zvinoite kuti masoja emwiri dzedu agare akagwinya.

Hatichazii hedu asi chakanyanya kukosha kugara veiningirwa ngemadhogodheya. Voonekwa kuti hakuna ere zvibingamuoini zviri mumwiri mako. Zvinokone kukukanganisa mutxabango vako pamweni nemararamiro ako.

Pasi reshe, nharaunda dzeshe, matiimana ose, zvemitombo izvi zvafundiswa zvatekeshera. Vantu vakawanda vaakuda kuona kuti vangararama sei pasina kuti yee wazofa ngekutame mutombo.

Eyae kudai ngekudetserwa kwetinoita ngemabandiko anobva kunyika dzakasiyana-siyana dzakaita saana USA nedzimweniwo. Tinofana kudetserana mundaraunda kuti uya uya usina chiro uyana opuwawo zviro ngeanazvo. Izvi zvinozoite kuti tirarame teshe, pasina umweni eigunun'una.

Anhu woye nyika ineyi ine vantu vanotambudzika vasina kana chavanacho chimwe nachimwe. Chekutoti umweni akarwarira unomhera afa asina kana chamubatsira chekuti aende kuzvibhendlera. Asi takakomborerwa ngekuti Musiki wakatirangarira akatipa amweni mabandiko anotidetsera mune pazvinenge zvakaoma saana UNICEF.

Mwese mwese mumizi mwaantu nemumakanyi mwedu muno. Hah vakauya nezvirongwa zvemapandiko akasiyana siyana vakakona. Peshe peshe waakuona mvura inenge yakati hlamburukei, yekuti unodetsereka, zvirwere zvaakutizire kuretu wena.

Utsanana hwakanaka, chimweni chinoita zvirwere zvitapukire zvakaita saaana korera zvinotapukira ngendaa yekushaya utsanana hwakanaka. Andu anorye chikafu asina kugeza maoko andu anoti abva kuchimbuzi aagezi nyara, zvokonzera kuti arye nezvimwe zvinokonzera zvirwere zvona izvozvo.

Zviro zvakabanaka kuti muntu afane eienda kunoitwa nezvemutombo Eipota eiona madhokodheya ngenyaya yekuti muntu asi simbi peshe paari anoda kuonekwa kuti apana chakagujunuka ere muhupenyu hwake.

Chakanyanya kukosha chandakaona, chimweni chirwere chiri pachena imvura yakasvipa. Ndinofunge kuti munharaunda yega yega munofane kutsvakwe panobve mvura yakachena yekuti ibatsire vantu veshe ngekuti mumba mukagara mwakasvipa zviya munoite kuti zvirwere zviuye, Asi mukagara makati tooto kuchena, zvirwere zvinotizire kuretu.

Antu eshe anofanira kubatsirana kuitire kuti muntu umweni usarwara kana kurwadziwa ngeupenyu amweni antu anobatsira arimudhuze zvakabaanaka yaambo zvekuti muntu umwe naumwe akada kudzimirira ega haangadziponesi muupenyu mapandiko amweni ekunze kwenyika ngaauyewo eibatsira vantu zvikurusei vasina mvura mundaraunda dzaanogara.

Imwi woye! Vantu vanorwara ngepfungwa azvidiwi kuti agare pamba ari mutenda wepfungwa. Muntu unorumbe bani unosise kuendeswe kuzvibhedhlera zveantu anorware pfungwa, kuitire kuti abatsirike. Pamweni pacho unozotopona imwi nai.

Vantu vanosisa kunge vasina zvakawanda mundxondo dzavo. Zvinoita kuti ndxondo dzigare dzine utano hwakanaka. Saka vanofana kunge vari panharaunda dzakati mhoryo dzisina zvinoanesa nezvimwe zvibinge zvinokonzera kuti vantu varambe veifunga.

Ndinofunga kuti pane mitombo inofane kupota dzeishandiswa, pane vantu vanorumbe bani, kuti vadzokere panzvimbo. Kune amweni endakatoona airware pfungwa akazopedzisira atopona zvikatohamba.

Vantu vanonyanya kuti vakarwara pfungwa zviyana, vanosiiwa sechiro chisina basa. Asi dai munyika medu mwaiakwe zvibhedhlera zvakawanda zvinoona ngendaa yevantu vanorwara pfungwa, ngokuti umweni unorumba bani, nyamushi mangwana otomuka apora kuburikidzana ngeantu akafundira kubatsira antu akurumba bani.

Kurumbe bani kana kuti kurwara ngepfungwa kunonyanya kukonzerwa ngekuti munthu unonyanya kufunga maningi zviro zvinenge zveiitika uye zvinokonzerwa ngokuti munthu unenge eigara ega asikabhuyirani neamweni zvinomunesa. Munthu akabuda pachena akabhuyirana neamweni matambudziko anopedzwa ngeamweni veibatsira.

Kuti ndxondo dzemunhu dzigare dzakabaati mboryooo, dzisina zvirwere zvakawanda, ndxondo idzi dzinode kugare munzvimbo yakanaka, isina bopoto, isina hoyi-hoyi, yakambaati mboryooo, kuitirawo kuti vantu, vagare vakadakara. Vakagara vakadakara, nendxondo dzinogara dzakadakarawo.

Zvibhehlera mumakanyi zvinosise kuwanda ,ngendaa yekuti ndizvona zvinobetsera kuti anhu asapere kufa kana asangana nematenda akasiyana siyana .Zvakaita sekukuwara maningi nekunzwe manyoka nezvimweni zvitenda zvinodhibhana neanhu munharaundamwo.

Kubeurwe kwezvibhehlera mumakanyi umwu kunoite kuti huwandu hwevantu vanofa hudzakire, ngekuti, vantu varikufa mumizi umwu ngekutama kwekuenda kana varwara.

Tikaningira muzvibhedhlera zvakawanda tinoone kuti zvimwe zvibhedhlera azvibaarina kuchena, asi zvakanaka maningi kuti pazvibhedhlera paripo panotangire utsanana pange pakachena zviite mucherechedzo kumizi kwedu.

Mukanyi medu munomu nemunharaunda medu munomu, antu anenge akaremara aya ativaningiri sevantu. Kazhinji kacho kubeni hai ukaenda kuzvibhedhlera kona iyoyo unobaona kuti zvakakosha kuti tibatsirane nevakaremara. Zvinouyise unhu hwedu hwakanaka.

Mur were akaenda kuchibhedhlera, eibaarwadziwa zvemene-mene. Unosise kumbopuwe pekuwata eimboningirwa. Ngendaa yekuti akapetuka kanyi kwake, unokona kufira munjira asati aguma. Saka kunofane kuine pekuwata pakanaka pakachena panogara peisukwa.

Zvibhedhlera zvinofanira kunge zvakawanda uye zvakati totoo. Kuitira kuti pazvibhedhlera pona apapo pasadaidzire zvimweni zvirwere. Ngendaa yekuti zvirwere zvakaita saana Khorera zvikagumawo pandau pakasviba zviya, zvinototanga kusvipisawo, amweni eibatira. Kozopeisira Khorera iya yati chakachakachakachaka.

Vantu vanoti doro rakashata kunyanyanya remumabhothoro. Igwinyiso remene rakambaashata ngekuti pandakambofunda ndakazwe kuti kwai hai rikapinde mumapapu rinobaaparadza mapapu kusara asisipo. Amweni acho anotopera posara pasina chiro. Saka ngatimwei teiziya anomwa.

Ana chiremba vanoona zvekucheka nyama dzevandu veigadzirisa zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvakadai nekucheka vandu pavanenge vachibara vanofana kuva vari vantu vakataticha mabhuku vanoziva njira dzemene mene dzekucheka ndidzo vantu, uye vachikone kuzodzorere vantu panzvimbo dzaangaari.

Zvibhedhleya ngazvivhurwe mweshe-mweshe munharaunda dzeshe, ndau dzeshe nemumakanyi, mumaruzevha nemumweni mukatikati mweshe umwu. Tiri kuti isusu panzvimbo dzeshe-dzeshe muntu unofanira kuti akarwera orumbiswa pachipatara. Ngekuti akashaya chibhedhlera mudhuzemwu unofa ngekuti rimweni denda raibade chipatara nguwa inyoyo.

Inini ndinofunge kuti nharaunda dzeshe vantu vanofane kutsvake antu anobatsira. Zvinoite kuti zvibhedhlera zviakwe zvibhedhlera kana zvaakwa vantu havazorambi veitambudzika ngekushaya kwekorapiva. Ngendaa yekuti vantu vamweni varikufa vasati vagume muzvibhedhlera ngekuti zvinenge zviri kuretu navo imi nai.

Ndau dzinorapirwa vantu, zvibhedhlera nemunotengeswa mitombo munobaasise kuti mboryo kuitira kuti muntu weshe adakarire kugumepo ngekuti ukazi fundisa antu , muntu unofane kunge akahlamburika .Iwewe ugonewo kufundisa antu acho wakahlamburika pane matotomba azvidakadzi.

Zvibhehlera zvinosise kuakwa zvakanaka zvekubati muntu arimwl unombazwe kubarangarirwa kuti ndirikuitirwe zvakanaka. Ngekuti muntu akagume pachibhehleya akawatiswe pashi akatama mubhedhu wekuata azvimuitiri zvakanaka unowedzere kurwar, unoangira muntu.

Aaa!!,utano uhu hunode kunesa asi ahunesi kana muntu akange ari muntu eyiyayeya panotatichwa paya. Kutangire kuchikora vantu, vanenge veyibaabhuyirwa zvinoite kuti muntu akure asina zvirwere zvakawanda. Asi antu arimuno imburunzee, aadi kuzwa anondosiye zveyipinda nenzeve yeino zveyibude ngeyino.

Kuti utano huve hwakahlamburuka, vantu vanosisa kutaticha vakawanda paine amweni anonase kubaaziya njira yezveutano inoita kuti zviro zviendeke mumwiri dzeantu.

Vanthu vanosisa kutaticha pamusoro pezve kuhlamburuka kweutano ngenda yekuti vakasataticha vanthu vanopera kufa vasina kana unovaningira .Vakaziya matambudziko akavakomberedza vanozotsvaka kuti vodini ndiwo.

Chandaka ona chino shatire antu mu mandaraunda matino gara ngechekuti vantu vanoda kuzo taticha ngezveku rwara kana nyama dzo rwadza asi zvichaka naka apana unombode ku ziye kuti kana ndikadai ndinozo itei saka zvakanaka kuti vantu vagare vaka gadzirira ngenda yekuti ati sisirwi.

Kuti muntu azoite dhokodheya kana kuite muntu unobatsire vanorwara, kana kutoite mbuya utano chaiwo muntaraunda mweunogara, unode kuti ufundiswe maererano nezvirwere zvakawanda zvinozoite kuti uzove weibatsira vantu vakawanda muntaraunda.

Izwi rekuti ezwa wakazwa arina kunaka ngendaa yekuti antu anofana kutaticha muzvikora umo zvine chekuita ngemitambo nechekuita nehutano wevantu kuitire kuti mwana Ari ega kana mukuru ega paari aziye kuti chinondirwadzwisa ichi ndakambochitaticha kuchikora saka chinofanire kunge chiri chinhu chakati utootenge mutombo ungadai asina kusvika Kuna dhokodheya.

Kufundirwe kunotwa zvemitombo vantu vanosise kuyaiya maningi ngekuti vakapurutana vanozobaite madhogodheya anembiri pashi reshe. Zvasiyana nekuti muntu unode kutaticha zvimweni zviro zvingangotatichwa jee. Asi zvemishonga dzeantu kudai zvinode kuvanze kupurutana. Kuitire kuti asazoite zviro zvakashata pavantu ngekuti unouraya muntu peya.

Matenda akawanda anopararira ngendaa yekusangana-sangana neamweni antu. Mishonga dzacho dzinofana kupuwe muzvibhehlera, ngekuti mitombo iyoyo ikatamika, amweni antu anotopere kufa ngendaa yekutama mishonga.

Ndinogonde kuti mumakanyi zvivhitivhiti zvati daradara. Kunyangwe nefoni dzinedzi dzati dara-dara. Saka chinofane kuitwa kuti vantu vanoita nezveutano, vanofane kuenda pazvivhiti-vhiti veyi chibhuyira vantu nepamaredjiyo vechibhuyira vantu kuti vazvibate panyaya dzezveutano. Izvo zvinoita kuti chirwere chemukondombera chisatekeshera.

Vantu vanosasopasirana, maringe nezvirwere zvinenge zvatekeshera. Zvinenge zveivambamira muntu weshe weshe muntaraunda. Zvimweni zvinoda kunyorwa pachidziro, muzvikora, magedhe ezvipatara, nepeshe peshe panogume anhu panofanire kunyorwa kuti vantu vaziye zviri kuitika.

Pane misangano inoitwe muntaraunda dzakatikomberedza. Munosangana antu, mumagirosa mwona umwomwo ndakaona mai amweni aibaakekeya, eibatsire antu kuti antu uyai mutesitwe ropa renyu, muongororwe ropa. Uyai muongororwe ropa, uyai muonekwe ngazi yenyu kuti aina utachiwana hwemukondombera ere. Aaa zvakabaanaka zvirozvo, vantu ngavatatiche.

Vanachiremba vanoongorora kuti ngeyi anamai vasingabari ana baba ngeyi vasingabarisi, vanoda kuti vawande muntharaunda. Kuitira kuti vanthu mumamizi mumphatso dzetinogara mukanyi munomu, vasaramba veingondana ngendaa yekuti veifungidzirana kuti iwewe ndiwe usingabari ngekudayi nekudayi.

Zvirwere zvakaita ingateyi ngezvemudumbu, zvemanyoka nezvimweniwo zvinokonzerwa ngekushaya utsanana zvapedza vantu mundaraunda dzakasiyana-siyana mumakanyi mwonamwo. Saka ndaraunda dzinoda kudzidziswa. Vantu vanechekuita nezveutano vanofana kuhamba ndau dzeshe veyifundisa vantu kuti vanochengetedza sei utsanana.

MWANA UNOSISE KUNINGIRWA NDICHIREMBA NGUWA ,NGENGUWA NGENYAYA YEKUTI MWANA AABUYI KUTI NDORWARA ASI , NYAMA DZINONGOPISA WOZOONA NEKUCHEMA CHEMA KWAKE SAKA ZVAKANAKA KUTI CHIREMBA AGARE EIMUNINGIRA.

Imi wee! Zvibhedhlera zvinofanire kuwanda muntaraunda dzedu dzetinogara. Uye zvibhedhlera izvi ngazvivewo zvakaiswe mishini yakakura inobatsiridza mukurapwa kweantu, ndaa antu aakupera ngekushaya zvibhedhlera zvakakwana. Antu arikuwanda pasi pano.

Mitombo dziri muzvibhehlera dzakadai ngedzinobairwa vantu dzinobaade ruziwo rwakanyanya .Saka muntu kuti aite dhokodheya wakasise kuti aende koofundiswa ave neruzivo rwakawanda kuti akone kubatsira varwere.

Zvibhedhlera zvinoba sise kuwanda nekuti zvikasawanda here vantu vanopera kufa vasina anivadetsera uyewo zvinofana kuiswa mudhuze nevantu ngenda yekuti nyika yedu neurombo hurimo vantu vanoshaya chekuendesa ndicho kuchibhedhlera Saka umweni anozoguma atofa Saka ngazviwande.

Zvipatara zvibaari zvishomani munyika yedu yezimbabwe. Atizii kuti indaa yei yeurombo here kana yekudini. Asi unoguma kuchipatara woona kuti andu anoda kudetserwa kuzvibhedhlera vanenge vakawanda zvekusvike zana vari muraini, vasati vabatsirwa. Dai zvipatara zvaiakwa zvakawanda, amenoo tingadini sevandu venyika.

Zvibhehlera zvinosisa kuakwe mudhuze nemunogare anthu. Kuitire kuti vanthu varekere kufa asati agume kuchibhedhlera Ngendaa yekuti amweni matenda ere, anobaauraya.

Chandakaona ngechokuti zvibhedhlera hazvifane kugare kuretu nepato ngokuti pato rikaenda kuretu kwezvibhedhlera unenge wide zvee kuti utsvake movha dzimweni dzinokubvirepo wadzakire mubhazi kuti uyende koningirwa nemadokoteya umweni unofira panjiya imunai.

Zvibhedhlera zvinosise kutenge michini dzinoshanda mukuongorora vantu kunyama dzavo mukati umwu, ngendaa yekuti vantu avafani kungoite mukhuba wokuti kana vantu kana varwara zviya wondofungidzira ngekuti musoro watema saka inenge marariya, aa mishonga dzinofana kutengwa vantu vathesitwe kuti chiini.

Vanoshanda muzvitoro zvinotengeswe mitombo vanofanira kunge vakafundiswa veibaaziya kudai ngemadhokodheya ekuzvipatara ayani ngendaa yekuti pamweni pakhona unobaaguma pachibhedhlera pakazara woti ahh ngandiende panotengeswe munotombo apo unenge weibaade kufundiswa nekubatsirwa kuti unoita sei zvakafanana nekuti wamere mapundu vepachipatara vanogona kusaoneka asi ukabvunza vanotengesa mitombo vanotokubatsira.

Pane zviro zvimweni zvakaba zvakosha pasi pezuwa. Zvakaita sezvibhehlera, nzvimbo dzinotengeswe mitombo pamwechete naana sekuru naana godobori. Zvirozvo zvikatamika munyika vantu vanopera kufa vasina kurapwa. Saka ngazviitike zvinge zviripo.

Amuna we takati taenda kuchibhedhlera rimweni zuwa takagumeyo kusina kana mitombo patakazobuda takutsvake mitombo takadetsereka ngekuti panezvitoro zvaikwane kuite zvina zvaitengesa mitombo yeshe yatanga tanyorerwa ndidhokoteya zvitoro zvemitombo zvakakosha amunawe.

Madhokoteya muzvibhedhlera angoningiri zveshe zveshe kunoti kunadhokoteya wemadziso kwoite dhokotera wenzeve kwoite dhokoteya wemakumbo saka muntu eirwara unofana kutsvaka dhokoteya chaiye chaiye uye madhokotera ngaawande zvinotibatsira.

Kurimbinyuka rimbinyuka; kukanyarika kanyarika; kukwira nekudzika mweirumbirirana, zvinobaabatsira yaambo kuti zvimweni zvirwere zvisaramba zvirimwo mumwiri memuntu. Zvino mushando wekuti ropa rinohamba zvakanaka reiguma kweshe kwerinofanira kuguma, arichamiri panzvimbo imwe.

Zvibhehlera zvinosise kugara zvine mitombo ngendaa yekuti mitombo ikatamika vanhu vanofa vasati vagumeyo kune mitombo vamweni vanotame mare yekutenga. Zvibhehlera zvinosisa kugara zvine mitombo yazvo yemukatimwo zvinobatsira

Mahambire anoita ropa mumuiri memuntu anoonekwa kuti pane zvisina kumira zvakanaka. Nguva imweni zviri mupfungwa dzinenge dzaakufunga zvakahlamburuka kana kuti unenge washanda maningi, zvakanyanya. Saka tsinga dzinenge dzohambisa ropa reiromba maningi. Saka ukaona ropa rako rorumba maningi, gadzikana utsvake kuti chiinyi chakonzera. Zvinokuponesa.

Zvirwere zvinorwarisa ltsvo zvinonyanya kukonzerwa ngekuwa netsvina yakawanda mundani , muropa pamwe numumwiri mweshe zvinokonzerwa zve nekufema mweya wamashata.

Kupota ana neakuru eita zvekurumba nezvimweni muzvikora umu zvinobatsira kuti utano hwavo ugare wakati mboryoo ngenda yekuti patinoita zvemasipotsi zveshe ropa ngemvura zvinohamba zvakanaka mumwiri mwedu zvokonzera kuti utano hunake.

Ndiani waiziye kuti mundani memunhu mune mitombo dzimweni dzakatosikwa ndimarure dzirimwo zvekutoti kugadzirwa kunoitwe simba mumwiri mwedu zvinode mitombo idzodzo dzakagara dzirimwo.

Chirwere chekutambudzika ngekufema chakabashata yaamho zvekuti ukahamba usina karoko kanozwi inihera akakoni, aukoni kurarama nguwa yakareba kana ukabatwa ngechirwerecho.

Amweni antu eihambe pabanze zviya aundozivi kuti akadini, amweni zvirema zvigono zvemene zvemene zveihamba asi apana unozviziya asi michini yakauya inoongorore mundani mwiri mweshe nemukati yakatikoshera kuti unoona kuti chiini chirikunesa.

Vana baba nanamai mumanharaunda mweshe umu zvakakosha kuti uziye kuti zvounozwa izvi zvinombokonzerwa ngendaa yei asi hazvingonzwiki nje kunotofundiswa anhu kuti ukaona musoro wongonda zvinobhuye kuti ropa rako rakadai, zvinobhuye kuti chakadai nechekudai. Saka zvakanaka kuti vanhu vafundiswe munharaunda umu.

Vantu vanofano kujairira kundoone madhokodheya hazvineyi nekuti wanyanya kurwara here asi kana peuri pane zvinobhuye kuti pane zvinenge zvisikuita zvakanaka, zvoode kukurumidze kundoona dhokodheya ngendaa yekuti zvimweni unenge wechitorwarira mukati.

Zvimweni zviro zvinomboitika kwetinenge teiende kuzvibhedhlera, ngezvekuti kana zino rabararwadza kudai, harindodi vantu vasingaziye zvanoita kuritokotora. Rinotoda muntu wakafundire kugadzire mazino. Kune michini dziri kugadzirwa mazuva ano, dzekuti hautombozwi panoti n'a kana kuti n'e paunenge uchitobodorwa zino.

Mitombo dzimweni dzinobva dzakuwadza. Ukashaishe kudziisa zviya pauri, unozondoona zvaite zvisizvo. Asiwo mitombodzo dzakanaka, ngekuti amweni matenda aaperi ega pasina mitombo.

Mishini dzinoongorora mwiri dzeanhu dzinosise kugara dzeigadziriswa, kuitira kuti kana dzaningira dzibaone zvakanaka zvinechekuita nezvirikuitika chaizvo, dzokombidza anhu mishonga inode kushandiswa.

Muntu kana arwara zvekunyanyisa mvura inopera mumwiri pamwe chete chimweni chinopera mututu vekufema. Zvekuti muntu uyu unofana kukasire kuonekwa. Kuitire kuti upetudzirwe mvura inenge yapera mumwiri iyaiya nemweya unenge vapera. Asi izvi zvinode michini yakakura yakawanda muzvibhedhlera.

Kuti mutombo uzonzwi mutombo unoshanda zvakabaahlamburuka, unosiswe kuongororwa ngemuchini dzechingezi dzinoongorora dzeione kuti mutombo uyu unoshanda kusvike pakadini. Wochiiswa muzvitoro manje, wochitengeswa. Vantu veitenga, veishandisa zvakajeka.

Zvibhlera zvekaretu nezvemazuwano zvasiyana. Zvemazuwano zvati fundei kudarika zvekaretu. Zvakuda madhokotera akanyase kubafunda anoziye kutaticha michini dzechimanje manje dzinobuda dzichishandisiwa. Zvinokhomba kuti nyika irikwende kwakanaka.

Inini ndinofunga kuti mizi kana kuti mbatso dzinoita nezvekuongorora mishonga uye munoshandira antu anoone ropa reantu kana kuti anoone mbeu dzaana baba zvakakosha kuti awande, dziwande muntdaraunda, kuti peshe pataenda tinokone kudetseeeka.

Mitombo haingosiiwi peshe-peshe, yeingogara yakati peshe-peshe panohambira ana nepeinotambiswa neana. Ana anokona kurya zvozoashatira mundani mawo. Asi inogara mumhatso mwayo mwainofanira kugara muine kutonhorera kwakanaka.

Zvibhedhlera zvepadera, zvine michini inoshanda kuongorora zviri kuperevera munyama dzeantu anthani. Antani acho aana ropa rakakwana, anthani acho aana chukera yakakwana muropa. Saka vanofana kuenda kuzvipatara zvinonga zvine michini iyi.

Zvazvinondo bhuya ndezvekuti tino sise ku detserana nyika ne nyika kuti imweni nyika ionewo zvimwe zveku shandisa zvakaita se zvikora zvine mweku gadzirira mushonga neku fundire nyaya dze mushonga muzvikora.

Azvinesi kuona kuti muntu uri kubatsirika ere muchibhedhlera kana paine mishonga yakawanda yakaongororwa kudzimba dzinoongorora mishonga dziya, uyewo paine michini dzinokurumidza kuona azvinesi ngendaa yekuti michini dzinofunga kudarika vanhu.

Muzvikora mbatso dzinoongororwe mishonga nezvimweni zvingada kuongororwa zvakaita semashizha, pamweni nezvinoryiwa. Dzinofana kubeurwa kuitira kuti vana vatatiche zvakanyatsa kubaa hlamburuka.

Michini dzeshe dzinodikanwa kuti vanhu vabatsirwe dzinofanira kugara dzeyi gadzirwa dzeyi ningirwa ndivana makanika vemushini iyi kuitira kuti nendaa yekuti michini dzinoshanda panochekwa vantu vanenge vakubaare vana zveinetsa zviya dzizoshande zvakanaka nekuti mundu unofa ikange isinga shandi zvakanaka mishini iyi.

Zvimweni zvachona ngezvekutiwo zvinobaye tame mishini muzvibhedhlera ngendaa yekuti reyi haa nyika dzedu dzakambaisara pashi pemene asi chandinoona ndechekuti mishini dzingashingirirwe kutengwa mare inowanda ngendaa yokuti vanhu vanenge vobatsirwa vanenge vakwanda koite kuti nyika dzedu dzitobudirira.

Zvibhedhlera zvinosise kunge zviine mhatso dzimweni dzinogare mitombo uye munoningirwe mutombo kuti mutombo uyu uchashanda zvakanaka here, ngekuti dzimweni mutombo ere dzinobagare mizvibhedhlera umo dzapedza kana dzoshandiswa zviya dzokorere kushanda zvakahlamburuka zvinozoite kuti vamweni vantu vawedzere kurwara vaifana kupona ngemutombo.

Kana muntu ane parwadza zviya unofana kukasire kuende kuchibhehlera oningirwa kuti chinyi chamboitika ngekuti akagara ari pamhatso zviya weindoti ahh pahuro pangu panenge panorwadza , paditi pangu paunenge panorwadzire mukati azvizotipi zvakanaka kuti chinyi chinombonyanha kurwadza. Munhu ngaoneke adongorerwe ndiana chiremba.

Eya vantu vanosisirwa kuningirwe nhengo dzawo dzemukati ndakaone amweni einesana mwamuna nemukadzi veiti iwewe ndiwe usingabari ,iwewe ndiwe usingabarisi kusvikira mbeu dzemwamuna dzaende kotorwa dzobva dzaende koningirwa kuzvibhehlera dzaningirwa kudaro ndopakozoenekwe kuti ai! mwamuna uyu ndiye usikatobari yeti waide kutorumbirire mukadzi pamuzi.

Azvine kunaka kuti antu abarire pamhatso. Vanosise kutorwa, voenda kogarira kuchibhedhlera kune antu akafundiswa kuti anoona sei uye anogashira sei ana adoko anobarwa.

Vana vanofa dzichiri ndumure vasati vasvika pazera rekuhamba kana kureketa vakawandisa munyika mwedu mweZimbabwe ngedaa yekuti zvipatara kana kuti zvibhedhlera zvishomani zvinoningira ana adoko, dai zvaiwanda, zvingatibatsira.

Kana muntu akakuwara, zvingadai ngekukuwara mudehenya unosise kuendeswe kuchibhedhlera ngenguwa ropa rakawanda risati rarashika. Ndaa ropa, ngazi ikarashika inozoita kuti simba remuntu ripere, umweni ungatofa asati abatsirika.

Ndombi dzinosise kutorwa dzofundiswa ngemagokoshombe ezveutano. Dzinosise kufundiswa kuti dzinoitasei, dzinodini kana dzaite nhumbu.

Chakanyanye kukosha panyika panapa inguwa yekunge mwana eibarwa kusvikire paanogume makore mairi. Nguwa iyoyo ngeyekuti mwana inoda kugara akaningirwa ndimai eke eindoende naye kuzvibhedhera einingirwa zuwa ngezuwa rakasikwa ndimusiki. Zvinoite kuti mwana uyu akure ane utano hwakanaka, chero neramangwana rake unozotokura ari mwana wakagwinya yaampho.

Ndumure idzi neana aya achiri kubve kubarwa munoti angaonekwe ndiyani mai .Zvinode kuti vantu vanamai vachabve kubara ana awo vagare vanawo padhuze ngekuti muntu iyeyeye ndiye unonyase kuswe kuti mwna wangu warya ere mwana wangu unodei mwana wangu .Vanotobhuirana veitozwa nemwana usati ookone kubhuya asi vamweni vantu avangazvizii zvinode mwana .

Muzvikora zveakuru munosise kutatichwa maningi zviro zvinechekuita nekurape matenda vantu vacho vanofanire kunge veikona kushandise michini yechimanjemanje irikubuda mazuano kuitire kuti akone kuzoshanda mune remangwana rekajeka, ngekuti kwatakuenda nenyika kwaakude kushandisa michini kudarika vanhu.

Muntu kwai unofane kunga akabanyase kufunda. Zvekubaziye zviro zvemene zvinoitika, ngendaa yekuti izvo zvimuchini zvinobatsira muzvibhedhlera azvibatsiri zvega. Pamweni pacho zvingadai zvakatofa asi muntu unofane kunge aibaziye zvanoita kunyange michini pasina obatsire anhu oite zvakanaka.

Kana ndombi dzaite nhumbu, zvakanaka kuti dziende kuoningirwa naana chiremba, kuti mimba iyi yaane mwedzi dzakadini uye mune mwana wakadini mukati umwu, unorema zvakadini, zvinobatsira kuti uzive pawakamira nemwana wako.

Antu anemimba anondourayire ana mundani oita inga tei unoroya kubeni kusaziya zvinokenzerwa ngekuti amweni antu azoziyi kuti chirwere cheropa rakawandisa ndochirikukonzere kupisha mwana mundani ,asi muntu akagara atenge chimuchini chinoningira zvinomubatsira.

Kusaziya hangu ngendaa yekuti zvinode kuti zvinge zvakatatichwa zvimichini zvinoshandiswa kuzvibhedhlera uko. Asi zvimuchinizvo ere zvakabaanaka umweni munthu unomwira mushonga usiriwo unofana kumwiwa ngendaa yekuti waona zvisizvo. Asi munthu akaiswe pamuchiniwo, unobaabhuya kuti zveunozwa ngezvakati, aya Marariya.

Mumakanyi mwedu muno mune antu anofa. Anofa pasina neunoziya kuti auraiwa ngei. Asi tikaende kuzvipatara, kune maturuzi nemischini yakabuda manje-manje inoongorora nekuona kuti chiini chakonzera kurwadza kwakadai. Zvakakosha zvirozvo, ngazviitwe.

Vantu vakawanda mumizi umwu vanogara nezvirwere zvakasiyana siyana zvevanonga vasikatombozii. Umweni unobaafa ngechirwere chaikwanisa kurapika asi kuti wakachirera. Zvibaari pachena kuti kuzvipatara iyo kwaane zvimweni zvimuchini zvekuti zvinogona kuongorora zveibaaone pari nepakapota painyi mundani mwako mushana painyi peshe zvoona kuti unorwara ngenjiranyi

Ndiani waiziya kuti nyika yedu nekusarire shure kwayanga yakaita makore apfuura, yaizodayi yaane zvibhedhlera zvinemishini dzakawanda zvekutotiwo vantu vakutumburwa veibudise ana nepandani apa.

Michini dzinoshandiswa kuongorora utano dzevantu dzinofanira kunge dziri michini dzinogara dzeigadziriswa nguwa ngenguwa, ngendaa yekuti tomboti munhtu eitsemurwa kuda kubudisa mwana mundani mwake kana zvisina kumira zvakanaka ukaona muchini iwoyo usina kushandiswa zvakanaka muntu unofa paanenge eitsemurwa .Saka michini idzodzo ngadzigare dzeiongororwa.

Imwi woye ndakambogume pachibhedhlera chemundaraunda mudhuze nesu kudai panga, Pasina zviro zvekushandisa zvekudetsera kuti kana ropa rabuda roende painyi rekuti kana muntu akachekwa micheka dziya panga pasina, saka zvakanaka kuti titsvake tsvake kune nyika dzambabudirira tidetsereke.

zvaiya zvekaretu zviyana zvekuti anhu anobatwe musoro ozwike kuti unopishe muiri kana kubatwe mundani kana kurwa ngemukaka mazuano muntu wakuningirwa ngemushini dzepadera dera dzinoongorora dzinobabudisa chokwandi chemamene gwinyiso rezvaunozwa chaizvo chaizvo

Michini dzinoda kubatsira andu. Asi kuti dzinatsire andu zvakanaka, dzinoda kuchengetedzwa dzisafa, ngenda yekuti kana dzikafa adzizoshandi zvakahlamburuka. Zvinozoita kuti worapa mundu denda risiro ngenda yekuti munenge musinganzwisisi chiri kumushungurudza.

Panochekwe antu peibudiswe mwana, unenge asina kugare zvakanaka mundani mwamai ake, zvimushini zvinoshandiswa zvinobaade ruzivo rwakabaakura yaamho, ngekuti unokone kucheka pasipo. Ndakaona zveiitwa ndiDhokothera umweni iish amunaa wee!

Vantu vaya vasingakoni kuhamba vanotambudzika vakagara mumizi umu. Vamweni vana avatouyi kuzvikora ngendaa yekuti unenge asina chekuhambisa asi tikapepesheka teikwereta teikumbira kune dzimweni nyika uye nekuona amwe antu ane mari dzavo tinokwanisa kutotengera vantu vari muntaraunda vakaremara mutezvo vakatouya kuzvikora uye vakatoraramawo vachifamba vachitozvitengeserawo zviro zvavo.

Dzimweni mishonga tinobaadzitenge dzeishanda zvakabanaka yaamho, asi chinozoita kuti dzisashanda zvakanaka inyaya yekuti pamweni tenge tisina kutaticha zvakabhuyiwa pamishonga kuti dzinofanirwa kugara panotonhorera pakadini. Pane michini dzinotengwa, mafiriji anoiswa mishonga dzimwe kuti dzigare dzeyitonhorera kuti dziwane kushanda zvakanaka mumuviri medu.

Muchini ngadzitengwe dzakawanda muzvipatara kuitira kuti madhokotera acho anyatsekushanda zvakanaka. Pamweni pakona tinomashora, kubeni hai haasiwo, paitode michini, paanenge eishandise nyara dzawo nenxondo dzawo.

Pane amweni matenda atinofunga kuti aarapik,i chinoenda koitika ngechekuti, tenge tisina zvekushandisa. Ndakaona amweni matenda aitonzi muntu aachahambi, muntu achakoni kubata, ngendaa yekuti vanoti denda rakhona aririrapiki. Asi dzimweni michini dzikauya, zvikurusei zvinoshandiswa munyika dzakaita seChina, dzinotidetsera muntu akafamba.

Madziso edu tega antu nezvatinozwa mumwiri dzedu, atingazii kuti zvadaro ngendaa yei uye zvinozosvika kuri, asi tikaende kuzvibhedhlera kunemadhokodheya anemuchini dzinoningira nekunase kuonesa kuti munei zviri kukonzera.

Chingezi chakauya zvakanaka. Chakauya ne zviro zvimuchhini zvinoongorore nyama dzedu kuti dzakamira sei, chii chiri kukonzera zvirwere zvakasiyana - siyana? Ngekuti kare kwedu ana Sekuru ndivo vaiona nana atete kuti mwana uyu zvaadai madziso ake zvinokhomba kuti waane nhmbu, mwana uyu zvakadai zvinokhomba kuti zvadai.

Chiini vhingaitwa madhokotera akwanda aone muchini dzekushandisa muzvibhedhlera ngekuti antu akawanda ari kufa ngekuti vari kumwe mushonga dzisidzo ngendaa ngekuti michini dzinenge dzeishanda uye ava ngavangofungidzira kuti hezvinenge zvinorwadza ngezvakadai izvo zvisizvi saka muchini yakakosha.

Tinosisa kushandisa michini dzakawanda muzvibhedhlera mona imomo asi ngenda yekutama zvimweni zvacho azvizoonekwi azvina ndaa zvakadaro asi kudai tazama kutsvaka tsvaka kunyika dzekubanze yo neamweni ane mare kutidarika atitengere michini yekushandisa muzvipatara kuitira kuti tikone kurapike zvakanaka.

Muchini dzakagara dzakagadzirwa kare dzinoshandiswa nemadhogodheya dzakagara dzakagadzirwa kare kuti dzinofanira kushanda sei ngekuti mukatore muenzaniso wemuchini uyani unotora maruambire eropa mumwiri memuntu, ukatousungira unotobhuya wega kuti ropa iri ririkurumba zvakanyanya zvakashata kana kuti ropa iri arisi kurumba .

Eya zvirwere zveshuka nezve kurumba kwengazi zvinobaada kuti mishini yacho inge yakabaati mboryo isingarwarirwari. Ngekuti mishini yacho ikange yeirwararwara, zvinozwe muntu aizokurumidzi kuibatsira. Saka vezvibhedhlera ngavarumberumbe, vatenge michini dzakanaka dzinoshanda.

Karetu patakakura, zvekubaira antu zvainge zvishomani. Saka mishonga dzaiite yekumwiwa. Zvaigona kutora maawa akati wandei mushonga usati waone panode kurapiwa ngendaa yekuti unenge weyimbotsvaka tsvaka. Asi mazuva anaya kana iri mota, painorwara pacho ndipo panobaiwa, zvokurumidze kuti zvishande.

Zvibhedhlera zvinosisa kuva nezvigadzirwa zvemhando yepadera. Zvigadzirwa zvemuhlobo wepadera zvinoita kuti kurapwa kwevatenda kuite nyore. Semuenzaniso mundu anozwe zino, kuti ribviswe rinode kubviswa peyishandiswa zvigadzirwa zvepadera nekuti rinombairwadza kwemene.

Chiro chakanaka kudai ngemuchini dzinoshandiswa kuzvibheleya pamwe ngemutombo ngekuti dzimweni mutombo adzichashandi zvakanaka dzakuda muchini kudziona kuti dzinoshanda sei uyewo dzimweni miri dzevandu adzichadi kungoningira ngemadziso kuti wakazwai ngekuti amweni mamuhamba akafa.

Kana muntu arwara zvakaba anyanya zviya zvekuti muntu amuchaziyi kuti tomubudise muchibhehlera ere kana kuti atina, musina michini inoona kuti munhu uyu ropa rake raakuhamba zvakanaka, mamirire emwiri wake wakuhambe zvakanaka amuzii kuti mwochidini munopata muri antu anoite zvemitombo. saka michini ngaitengwe muzvibhelhera inoshanda vanhu vauye veiona varwere.

Akunazve chibhedhlera chinozoite chibhedhlera chine murwe inouyiwa neantu akawanda antu anosise kubve kwenyika euye kuzvibhedhlera asi chinomuiseyo kugonda kuti kwandiri kuendayo ndinosvika ndodetsereka ngendaa yekuti chinoita kuti adetsereke hunge muchini yacho inoshanda zvakanaka iriyo magetsi asangotamika tamika kana atamika ngapawedzerwe zviro zvekuti asaenda amweni ngaabve muzuwa.

Mitombo yega muzvibhehlera umwo aishandi. Inondode umweni michini yakawanda. Inogara yakaongororwa, inoita kuti basa rihambire mberi ngekuti panochekwe antu anenge ane zvirwere zviri mukati mwenyama dzawo, zvimweni zvimuchini ndozvinobate nyama dzemukati zveinyase kukhenengura kuti pakambodini.

Ngenda yekuti pashi peshe panaapa pakatama zvibhedhlera amweni antu azoiti antu ngekuti umweni muntu unoda kugara eienda kuzvibhedhlera eisangana einingiswa pamuchini dzakawanda wanda zvinodoita kuti muntu agare mwiri wake wakati mboryo.

Vantu vakangotutire mitombo muzvibhedhlera hazvizoshandi ngendaa yekuti panoda mutengwa huzviro humweni humuchini hunocheka. Hwakaita sezvigero nezvimweni zvinobate tambo panguva inenge yeisonwa vantu vanenge vachichekwa zvikuru sei vanonga bviswe mwana mundani zvekuita vekuchekwa kudai.

Ukaonadhokodheya anondonakirwa nomushando eindoshandire vantu pasina michini. Ndirikuti muchini dzakakosha dzinoite kuti basa radhogodheya riite mutsindo uye riite nyore, zvasiyana ngekungira mumabhuku kwaakufungira kuti ah izvi zvirikuitike kurutsako anenge marariya, kurutsayo inenge korera asi kuti wabaaone washandise muchini unobaaone chirikunese muntu.

Haa mishini dzakanaka ngekuti karetu zviro zvaibainetsa yaampho, waindofunga kuti aaaa zvandinozwa izvi inenge marariya. Asi mazuwaano ubainingirwa ropa rako roonekwa kuti marariya irimo here kana kuti hamuna, kana kuti munee chirwere chekaindiyi.

Muzvibhedhleya zvinofanire kunge zvakawanda kuitire kuti muntu paanocheke vantu paya zvikuru sei vanenge vaneseka pakubare mwana pavanenge veucheka paya vanosise kunge vakapfeke zvidxoko zvinoite kuti vasatapukira ngeutachiwana mayacho angadai ane utachiwana hwaanahWo ahufani kubatira.

Azvinaki kushanda usina zvekushandisa muzvibhedhlera. Aungatori banga mumhatso wouya wocheka muntu. Asi unoda chigero neimweni muchini yakadai ngezvisvo, wocheka kuti muone kudetsereka pakuvhura ndani dzeantu munguva dzekubuditsa mwana unenge wanesa mundani.

Hakunazve chibhedhlera chingaite mukurumbira chisina zvimichini zvinoshandiswa. Ngendaa yekuti muntu hangari pamandi votomubata votozwa kuti muntu uyu marariya. Asi unofana kunge vamutumbura vabude ngazi ngazi iyaiya yoonekwa kuti une utachivana veechiivi ere kana utachivana hwemarariya, kana utachivana hwechimweni chirwere.

Mushini dzeshe dzinoshanda pachibhehleya ngadzitengwe kuitira kuti vantu vasangoita semapenzi mweshe mweshe. Umweni unopuwe mutombo usiriwo ngenda yekuti wafungirwa chirwere ndidhokodheya. Waizodiniwo pachibhehleya paari apana muchini inoona.

Iri arizorori kubara, vanthu vari kubarwa, zuwa ngezuwa, gore ngegore, vakasiyana vane mifungo yakasiyana, vamweni vari kubuda nemhando dzemutombo dzeunobaaona kuti idzi, vakafemerwa ndimarure, asi mitombo idzi dzichigadzirwa, dzinobaashanda yaampho. Ngatitengeyi mitombo dziri kutanga kubuda idzi, dzinobaashanda, ngekuti marure waakufemera anthu akawanda.

Chaakuitwa muzvikoro zvemhando yepadera. Madhokoteya aakubudise mushonga yakabaakosha, yakasiyana neyekaretu, ine simba. Saka tinosise kuitenga mishonga ichangoburwa iyi ngendaa yekuti inobaabatsira yaamho.

Mitombo dzechianhu chedu dzakanakira kuti adzina chadzakashatira mberiyo. Ngekuti dzimweni mitombo dzinogadzirwa zvepamusoro dzine zvadzakashatira zvakati wandei, saka idzo dzakabashamburuka yamho.

Kuhamba kunoite makore zvakawanda zvinoitika zvakasanganise mishonga inogadzirwa yemhando yepadera dera. Mishonga iyi inode kushandiswa ngekuti ndiyo yakaongororwa yakahlamburuka inobabatsira yamho kuti utano hwedu hurambe huri pandima.

Mwaizviziya ere kuti mitombo kana yetengwa zviya kuzvitoro zvemitombo haindodi kungoiswa peshe peshe kuti waise mukichi, padhuze nepanobikirwa, ine pakanyorwa panobhuye kuti inofanirwa kungwarirwa pakatonhorera zvakadini kana kuti panopishirira zvakadini. Izvi zvakakosha kuti tibhuirane mumizi umu.

Aah mitombo dzechimanje manje dzakaba dzanaka nekuti dzinoshandaa zvakanaka. Dzakasiyana nemitombo dzekare mundu waizofunge kuti ndoda kubvisa mimba yabata..asi mazuvaanayo pane mitombo dzechimanje manje dzinoita kuti muntu amwe kuitira kuti mimba isabata zvakabanaka yaamho.

Mitombo dzaayo dzakanaka idzi, vantu vashoma nani vanofire kuchibhedhlera, ukangoona muntu aende kuchibhedhlera kune mitombo dzechimanje-manje idzi, haa muntu haazombofi unoba pona. Saka ngatitengei mitombo dzechimanje-manje idzi.

Mitombo dzimweni dzirikupinde munyika mazuwano dzinobashanda yamho. Asi tisarumbira kodzitenga teidzishandisa ndaa dzimweni dzakhona dzinopota dzeiuraya kana dzikasashandiswa zvakanaka. Dzimweni dzacho dzinenge dzakanyirwa mashandisirwe acho ngemitauro dzatisikazwi saka tinofanira kuguma kunana chiremba teinase kubvunza.

Haaah, mitombo dzaayo mazuwa ano, adzisisiri mitombo dzekutamba ndidzo ngendaa yekuti pane dzimweni mitombo dzekuti ukamwa, pairwadza panotsvakwa kusvika papora, wototame kuti zvakaite gadzirirweyi zvirozvo. Azvimbotori nguwa, kana maminitsi anodarika matatu.

Nyika yedu yaupota yeidetserwa nedzimweni nyika dzemhiri dzakaita saanaAmerica, nguwa dzimweni China kugadzirisa kuti mitombo yedu irambe iri yepadera, isaaramba iri yepashi pashi isinganasi kushanda. Saka musatya henyu kootenga mitombo. Mitombo yoshanda unobaadetsereka ukaitenga mazuwa ano.

Ndopandinoti inini kuenda kuchikora kwakanaka ngenda yekuti mundu akaenda kuchikora zviya kune panoda kuzoerenga kuti anyatsoziva kuti ndinga taticha sei nekushandisa mutombo werudzi iri asi tinyasi kuzodaro ngekuti kana usina kufunda unoshaya kuti ndotora mapirizi mangani ndomwe chipimo chakadii asi kana wakafunda zvinokuitira nyore ngatiba fundisai ana mumbatso idzi.

Izwi rendazwa arina kunaka wee! Ngekuti ndombi dzine mimba dzinode kugare dzeiningirwa, dzeipuwe mushonga wadzakafanira kuti dzipuwe. Izvi zvinoite kuti mwana akure, arurwe ane utano mukati mwendani yamai ake.

Mitombo dzogadziriswa dzakaba hlamburuka, chakanakire mutombo dzinogadzirwa dzechi manje manje ndechekuti mitombo idzi dzinenge dzine chipimo chakanaka dzasiyana newedu wataipuwa ndana sekuru vedu wekubati shii.

Kubaabhuye gwinyiso remene mitombo yedu inoshanda, asi wakaiongorora ndiye wetisingazii. Pamweni pacho unogone kurye mutombo yedu, wotofa. Asi kuti mutombo wakaongororwa kuzvibhehleya, wakaongororwa ndiana mazvikokota ekufunda kwezvemitombo, haunyanyi kuzokurashisha. Saka mazuva anaya tinobaafane kuende kootore mishonga dzakaongororwa, dzinotibatsira zvakanyanya.

Kuedze kugadzirisa kuti mishonga neimweni mitombo irambe yeikwirira padenga, kuitira kuti ikone kurapa zvemhando yepamusoro, madhogodheya nevamweni vanoita ngezve utano, vanofanira kuramba veichienderere mberi nekufunda, veitaticha kuti mishonga dzingagadziriswa kushanda sei?

Eya ndakaona kuti mitombo yaakugadzirwa mazuva ano yati hlamburukei, yakapokodokorwa, yakazemenwa, yakasiyana nemitombo yaindogadzirwa kare aiya masiya ndaita kuzvisiye kutambarara kwehuku asi zvemene mene mazuvaano mitombo yacho yobaashanda.

Dzimweni mitombo dzirikumba gadzirwa adzidhuri, dzakabachipa yaambo. Chinondodiwa kuti muntu azwisise kuti unodzishandisa sei. Saka azvichanesi mazuwano ngekuti munotengeswa mutombo mwacho mune vantu vanoziya kuti dzinoshandiswa sei. Vanokudetsera vona avavo. Saka zvinobongwa yaambo kuti munyika mwedu zviro zviri kubudirira.

Ndakaona muntu wairwara wakafa, madhokotera azviona kuti mutombo unodiwa, inini mare yacho ndanga ndisina ndochomutengera mutombo, Asi mitombo idzi dzinotengeswa muzvorodai dzaichipa zvaiita kuti vantu vasafe nenyota makumbo ari mumvura.

Mazuva ano kwakaoma. Imweni mitombo yakuiswa mafuta ekudzora, zvekubaati umweni unoita mungwezho akangosviba kuti kubu. Umweni ganda rake rinotetepera iro ranga rakakwasharara sebuwe chairo.

Anhuwe nguwa dzinombaasiyana. nguwa dzekaretu antu aishandisa miti nei nei nezvakawanda kurapa zvironda nekudinidini, asi mazuwa ano nguwa dzakanaka kudai vantu vakungoenda pazvibhehlera nepamweni panotengeswa mishonga voshandisa mishonga yona iyoyo kuzvirapa kana vakuwara.

Eyaye mutombo yega yemumakanyi umwo ayiiti yega inodawo mutombo yakagadzirwa yechimanje manje. Iyeyo yakagadzirwa iyeyo mutombo yakagadzirwa inobaita kuti muntu akasire kupora iyeyo mutombo yakagadzirwa yakanyorwa kuti unofanira kupa chipimo chakadai panguwa yakati nenguwa yakati kwete payapaya pekuti unondozvifungira kumwa mutombo

Ngatidetserane mumakakanyi umu vandu vasangogara vakangoti zwaya zwaya vasingaziyi kuti kune mutombo dzinotengeswa chero umweni mundu akarwara ari pamuzi wake ngaende kunotengeswa mutombo atenge apore panekuti angogara efunga kuti ndichandopona ngenyasha dzamarure

Eya vana pavanoenda kuzvibhedhlera vanenge veifana kupuwa mitombo dziri kubuda manje-manje mitombo dzechizvino-zvino dzine Simba gurutu kudarika nzinde dzakaita ana karetu zvakaita ana Shupa ndozvimweni zvaipuwa ana.

Tinoone kuti zvetinobhuyirwa kuzvikora zviya izvi zvekuti mabhotoro anogare mutombo anofana kunge akanyorwa zvakasiyana siyana zvine chekuita ngekuti ukaone kuti rudzi urwu runobhuye kuti haa mutombo uyu une simba maningi, uyu mutombo uri nechepakati, uyu mutombo uri pashi pashi hauurayi hawo vantu asi weirapa.

Asiwo atifaniri kundoziye mitombo dzekaretu basi basi tinofane kuziya nemitombo dzirikubuda mazuwanaya ngenda yekuti dziri kubuda mazuwanaya dzakabva dza hlamburuka ukaumwavkana kuurya aupedzi nguwa yakareba usati wapona.

Mitombo dzekaretu eya dzaiva dzakanaka asimotombo yechizvino zvino irikubuda ibaari nesimba rakawnda yaamho autori nguwa yakareba usati wagwinya kana ukatora mitombo uyu ukamwa vamwemi vanoti mitombo idzi dzakatiningirwei mumuchini yechimanje manje kudarika michini yaishandiswa karetu.

Eya! asi kuti vantu chero vachizoenda kuchibhehlera panofane kunge panekaruzivo muvantu vatinogare navo mumakanyi umwo nemitombo yechinyakare eya mitombo yechimanjemanje yakanaka asi yechinyakare inombokubatsira, inokudetsera kuti usati wasvika kopiwe mutombo wakagadzirwa mazuwa anaya unge wambodetsereka.

Kune mitombo dzakadai ngedzemundani. Hadzinei nekuti wambogume pachibhedhlera ere. Kundotenga kudai pachitoro chinotengeswe mutombo chiyana, unenge wamwa wooneke kuti unombatsirika. Izvi zvinotidakadza maningi ngekuti hatichapedzi mare yakawanda teiende koningirwa, asi kuti unobaziye kuti marwadzire oite mundani mwangu, munode mutombo wakadai.

Vantu vasandoramba vakabatire zviro zvekaretu ngekuti zviro zvekaretu zvirikudarika. Ana emazuwa anaya akude mitombo dzechimanje-manje ngendaa yekuti mukatoningira makurire akaita ana ekaretu akatosiyana neana emazuwa anaya. Vana vemazuwa anaya avasizi kugwinya sezvanga zvakaita vana vekaretu Saka mitombo dzacho dzinofana kugadzira zvichienderana nenguwa dzechimanje-manje.

Muntu unosise kuyaiya zvaanobhuirwa ngeamweni ngekuti ndakaona antu ari munharaunda mwatinogara umwo azhinji anombaadakarira zvekubaagare pashi naanasekuru eichikhombidzwa mitombo yekaretu eichindorya idzodzo eindokurya idzodzo. Unoende kuzondoona munhu eirambe eindorwara arwara, asi dai munhu aitora mitombo dzona dzechimanje manje aidayi eitopona ndidzo mitombo idzi.

Mutombo dzechimanje-manje dzakanakira kuti kana muntu akude kufa zviya hazondofi mwakaningira. Ngekuti ukagume kuzvibhedhlera mune dzimweni mvura dzinoiswe mumwiri mweantu. Dzekuti muntu asingachakoni kumwa mvura idzi anomwiswa ngemuchini neropa rinovedzerwa nemweya uno pomberwa.

Kudhayayo kwainge nemitombo, asi mitombo yacho yasiyana neyemazuva ano. Mitombo yemazuva anaya, yanaka ngekuti yakanyorwa chipimo chekuti muntu atore, ngendaa yekuti yekudhaya muntu waisise kundofungawo kuti haa nyara mbiri dzinenge dzinoita, ndoise mumvura.

Kubva karetu peshe mitombo dzaiyende kogoborwa mushango dzouya vantu veigadzire mitombo dzekuti vapone. Asi ngeda yekuti zviro zviri kundochinja, zvinezvi unowu vantu vakugadzire mitombo inotengeswa muzvitoro zvibaita kuti zviro zvibakasira. Vantu avachafi kuti apana vantu vanoziya zvemutombo ngekuti unoenda kotenga.

Muntu akazwe zvinomu nesa zviya asambo nyanye kurumbira kwa sekuru kana kwambuya kana kwaana atete ano bate mishonga ano ziye mishonga yechi bhoyi zvatino fana kuita tinofana kurumbe pa zvibhedhlera panenge pana ana madhokodheya amweni anobai ziye zva anoita tobvunza to bhuirwa kuti chinonesa chakadai chinode mutombo wakadai totenge mutombo wechi manje manje uno konzere kuti muntu akurumidze kugwinya asarambe eyi rwara rwara hee.

Mazuva ano vantu vano kuvara nevantu vanorwa zvekugume padhuze nekufa yawanda yambo nekuti muzvibhedhlera umu munofanirwe kuti muitwe mishonga dzakawanda uyewo munofanirwe kunge mune mutombo dzakawanda dzekuti kana muntu akasvike pakude kufa payani anopiwa mututu wekufema waka kwana nemvura dzakawanda dzekuti amwe nemabhandi ayani.

Mitombo dziri kugadzirwa mazuva anaya dzibarine simba rakagwinya kwemene. Muntu akatore mutombo uyu akashandisa hamboiti nguva yakareba asati apona. Saka ngatikurudziranei mumakanyi umu kuti ngatisarambe teishandise nzinde dzekudhaya ngekuti nzinde hadzina zvipimo. Asi mitombo iri kutengeswa mazuva anaya unobaona kuti a.

Mitombo inobude mazuwa anaa inofanire kugare pakanaka. Vantu vanofanire kuise zvakanyorwa zvinokhombidza kuti inofanire kugare panotonhorera ere panopisha ere ngekuti imweni mitombo ikavhunda inozonesa kuti porese zvakanaka vantu ngendaa yekuti muntu unofa eifunga kuti ndapuwa mutombo iwo wakavhunda kare kare.

Vantu vazhinji mundaraunda vari kutwaya kana kuti kurumba bani nechikonzero vakawanda vari kutenderera tendera avasi kutorwa veyienda kundoiswa pandau imwe. Zvakakosha senyika kuti tinge tine ndau dzinogara vantu vakadaro vanobatsirika uye vamweni vanotozopona kubva mudenda rakadayi.

Kuri kuti muntu arware ndxondo zviya indaa yekuti vantu vane veigara vega vasikabatikirwi saka ukaone hama yako yarware ndxondo unosise kuibatsira woitora woende kunogara varwere yeionekwa zuwa ngezuwa yeibhuyiwa nayo ngeantu anoziya ngezvemitombo yevantu vanorware pfungwa.

Arumbwana mumambatso umwu, anoneseka ngendaa yekuti anoerenga zvakadini. Asi tikapinde muzvitoro umwu nemumataundishipi umwu, tinoende kunoone kuti tinotengeserwe huzviro zvine maara akanaka ekuti vana vakone kutaticha vega.

Chazvakanakira ndechekuti ana adodori twupuka twamarure Saka tunode kubatikirwa twei kura achiona chachinoziva vana mai ngatibatikire vana vedu mundaraunda mweshe umo akangokotsora torumba naye kuchibhedhlera zvinobuda.

Vana vadodori vachangobva kubarwa ava tenderwi kuti vatogare vari pabanze .Izvo zvinoita kuti mwana asaita jambwa nemunyama uyewo zvinoita kuti mwana agare edziirwa nekuti mumbatso munodziya kudarika pabanze .

Muntaraunda, vantu votsakatika ngendaa yekuti kufundiswa kuri kuita kushoma. Ndinotarisira kuti kudai vantu vezveutano vaimbohamba ntaraunda dzeshe, veifundisa antu kuti vangararama sei? Mukutiza zvirwere zvemhando dzakasiyana-siyana.

Ndombi nemajaya abve zera, anode kuti muchikora umu, paanondotange kuti akuti tumbukei, votofundiswa maringe nezvinoitika munyama dzavo vaanozwe zveirumba rumba zvinosaka kuti ivo vazoite unhu hwakashata

Mitombo dzemamene dzinemazita anobaanesa kuerenga nekuzwisisa kuti anoshandei, asi pakaita zvakanyorwa zvinotsanangura zvakanaka kuti anoshandiswa sei.

Eyaaa vanhu vanofana kufundiswa mweshe mwakati komberedza. Pane chikwata chinofane kuhamba cheifundise antu, muzvitoro mwakati komberedza mweshe mumadhorobha kuti vantu vanofana kuchenjerera, zviro zvakaita semutoriro nezvimweni zvingadhaka vanhu, zvinokonzera kuora kwemaphaphu mundani mwona umwomwo.

Izwa wakazwa ringazopinde zviro zveunozwa weifundiswe muzvikoro. Vana vadoko vanofane kudzivirirwa muzvirwere zvinobata ana adoko zvakadayi ngegwirikwiti, zvakadai ngekuome mutezo, zvakadai ngeropa rakawandisa mumapapu mwona umwomwo. Ah, zvirwere zvacho izvi zvinode kuti vantu varapiwe.

Mukhuba wekusiya ana ari ega asati akona kubhuya kana kukona kuenda kuzviweka auna kunaka ngendaa yekuti mwana mudoko unoda kugara weiningirwa peshe paari .kuitira kuti asarashika uye asarya zviro zvimweni zvisikaryiwi ngendaa yekuti akazorya mitombo pona apapo unokona kufa ,imwimwi mweiti mwana wakapona.

Vana vanosise kuti vadetserwe ngenjira inga yamunovadetsera nayo kuti vana vakure vakangwarira zvirwere zviN otekeshera uyevasaedzesera zviro zvetsika dzakashata kuti vasazopinde mumatambudziko anouya ngekuite zvepabonde vari vana vadoko ngekuti vana vanofane kufunde zvirozvo vari muzvikora kuitire kuti vagare vakaziya.

Hazvina kunaka kuti muntu eirwara zvakanyanyisa apetudzwe kanyi ngendaa yekuti hapana pekuti aate. Saka muzvibhedhlera umu ngamuite ndau dzekuata dzakawanda. Kuitire kuti vantu vakawanda vabetsererwe padhuze nachiremba vavo zvinobaite kuti zviro zvinake zvirozvo.

Azvisi zvese zvemuchikora zvinofundiswe ana. Vana vanofanira kufundiswa zviro zvakaingatei sebhora, zvakadayi ngekuemba, zvakadayi ngekuite zvakawanda wanda zvekukanyarika ngekuti umweni muntu aanyanyi kukona zvemumabhuku kudai asi zvemukurumbirirana kudayi haaa unobaakona maningi.

Vana vadoko vane mitezo inenge isati yanyase ku hlamburuka kudai vano fane kutengerwe hu zviro hunova batsira kuti magodo avo emuzvi nzwara magodo awo emu matsoka ange anaka ngeku enda kwe nguva kuti vasa remara.

Munhu haadi kugara ari ega pamweni pacho. Unode kundosangana sangana neamweni. Mukugara uri wega ndokunozoti uxabange zviro zvisina kuhlamburika zvinozoguma muntu akufunga kuzvisungirira uye zvinoguma muntu akuita chirwere chekuwanda kwengazi munyama

Kwai ngeasharuka akatitangira kuone zuwa chirimumoyo chiri muninga. Asi pamweniwo pacho, mazano anode kurairwana. Ukazviningira ngezvekuti vantu vanokuvara ngezvirwere zvekufunga, ngendaa yekuti havana kubhuirana neamweni antu, kuti adetserane matambudziko akaamomotera.

Chimweni chinouraya vantu kunyanya kufunga ngendaa yezvinopota zveiutika muma mbatsomwo mwetinogara asi kune amweni antu akangosikwa ndimarure akangodaro kuti akabhuya newe ziyani, kunyangwe nezvaikutambudza mupfungwa zvinobaati hwee.

KANA WEIZWE MUNDANI MAKO KUTI HAMUSIKUITE ZVAKANAKA ZVAKAKOSHA KUTI UKASIKE KUENDE KUCHIBHEDHLERA WAGUMEYO ANACHIREMBA ONINGIRA OONE KUTI MUMBORINEI MUNDANI, CHII CHANETSA.

Mundau mwetinorarama mune vantu vakawanda, zvekuti haudi kufunge dzambudziko rako uri wega. Zvinode kuti uningirwe ngeumweni mweibhuyirana. Kubhuyirana kunoite kuti vantu vedetsereke.

Kugara wega kudayi munharaunda mune antu azvidiwi zvirozvo ngendaa yekuti ukagara wega matenda acho anowanda anokuteerera kunyaya nyanya matenda anechekuita nendxondo kudayi, aazoiti kuti munhu ugare uriwega, anoda kuti munhu ugare nevamweni kudayi muchibhuya bhuya kuti kufunga kuregere kuwanda.

Hakunazve muntu unorarama nemwana wake ari ega. Ngaapuwe mazano. Amweni antu akatitangire kubara, ane zvaanoziya paana aya. Saka mwakagara mumabuya zviya, zvinode kubvunzana kuti: Mwana wangu haanorwara chakadai, ingaa ndaa yei uye unga.. zvingapedzwa ngei? Umweni unotokubhuyire zvaakasangana nazvo paakanga ane mwana wakewo mudoko.

Vantu vamweni vanobafira mudundu ngendaa yekusada kubhuira neamweni zvinokunesa ,asi semadhodha nendombi takagara patakagara pangaaa pachita ,pangaa pateteisuke ndiro ,kana kuti pangaa pachigayo kana paini, antu ngatibhuirane zvinotambudza mumizi kuti tigone kubatsirana nekuti umweni unomazano anotidetsera.

Eya kune mabasa ekuti munthu unoshande oga kana munthu eishanda oga zviya unosangana nematambudziko akabakura yaambo akafanana neekurwara nendxondo munthu unobaarumbe bani peyano ngekuti munthu unenge asina kujaira kugara oga asi kana akashanda neamweni munthu unoite eipote eibhiirana neamweni matambudziko.

Katika vantu chinoite kuti vasagara nevamweni intamo asi ukange une pakushanda zviya paunoshanda nevamweni vakawanda zvinoite kuti unge weibhirana nevamweni matambudziko aunosangana nawo mumbatso izvi zvinoderedza madambudziko akaita kurwara kose kurwara kwepfungwa nezvimweni zvakandodaro daro.

Eya zvatinofunga mundangariro dzedu azvisizvo zvakaite upenyu saka vantu vanofane kubude kunosangana neantu akawanda wozwe mazano ngekuti chindau chinoti mazano marairwana saka aufani kundoite muziya wega ngokuti zano ndega wakasiye jira mumasese saka ngatidetserane munharaunda umwo muntu ngasararame ega ngararame neamweni.

Pamagirosa pega-pega panosisa kuwa paine zvotoro zvinotengeserwa mitombo. Ndaa ngekuenda kuchikora kwakanaka, vantu vazhinji vakataticha mishonga inovabatsira zvekuti anokone kubetsereka asina kana kuende kuchipatara.

Zvandakamboona zvinobatsira andu munharaunda dzetinogara ,kuwanda kwevanotengesa mushonga ngemutengu yakaderera yepashi pashi, ndaaa muzvipatara mwedu mwetinoenda mumweni amuna mushonga dhokotera unongokunyorera kut enda woopuwa chakati nechakati kana pasina pekutenga unobaafa ngendaa yekushaya pekutenga mushonga.

Zvode kuita, zvode kuita munyika mwedu. Pemunohamba mumapato mukagurira ngemuzvitoro, muchaona kuti peshe pane zvitoro, pane chitoro chemushonga. Chitoro chemushonga ichocho, ukange wahahairwa zviya, washatirwe ngedenda rinonesa, ukagumemwo unoona munthu urimwo, unokukhombidze mishonga, nekukutengesera mishonga inoshanda.

Vantu vakawanda, madhokotera asati apinda basa, dai aitofunga zano rekuvhura zvibhedhlera zvavo zvinotengesa mitombo ,zvinopota zveibatsira antu kuti vaya vaya vanenge vasina kuona nguwa muzvibhedhlera zveantu eshe vaende kobatsirika. Umweni unobaafa ane mare yake asi kuti wanonoka kuonekwa pachibhedhlera.

Zvandaindoda inini kuti titore mitombo dzechibhoyi dzeshe idzo todziisawo muzvitoro dzotanga kutengeswa. Dzongotengeswa adzizonyanyi kudhura ngekuti akuna kwatinenge tadzitenga kunze kwenyika dzeuya. Tetatoshandisa zviro zviri muno zvakatikomberedza.

Mitombo yacho iri muzvitoro imweni inozobakorore kushanda zvakanaka ngendaa yemachengeterwe ainoitwa. Nyika yedu inode magetsi kuti munogare mutombo muya muya murambe meitondorera, nekuti magetsi akaenda enda mitombo inoi aizoshandi zvakanaka, muntu atore mutombo eiti ndatora mutombo womene apedza ofa. Azvibetseri chiro

Muntharaunda mwandogara, kwai pane umweni muntuu wakafa. Wanga aende kuchibhedhlera, dhokodheya kwaaku munyorera mushonga. Wakati ngaricho aambira kuti puka-puka kutsvaka panotengeswa mushonga, akapatama. Asi pane zvitoro zvinotengesa mushonga zvinofanira kugara zvakabeurwa. NeSoto neSoto zvinofane kunge zvakabeurwa kuitira kuti tidetsereke.

Vantu vacho vanotengese mitombo idzona idzodzo vanofana kunge veikwanisa kuona, kubvunza nekuziya zveurukuita unofana kunge une chakati nechakati kuti vakone kurape mudzi kana kuti nzinde dzechirwere kwete kurapa zvinokhombidza kuti munhu unorwara.

MUKANYI MUNO MWETINOGARA ZVIBHEHLERA ZVIBAARI ZVISHOMA MANINGI. SAKA MUNODE KUTI ZVIMWENI ZVITORO ZVINOTENGESA MUMBUTI DZAKAHLAMBURUKA KANA KUTI MITOMBO DZAKHLAMBURUKA DZIBEURWE.

Zvibhehlera zvishomanani munyika yedu, asi zvibhehlera zvazviri zvishoma tinokone kuvhure zvimweni zvibhehlera. Madhokodhera vasina mabasa vakawamda vasina kwavanoshanda. Vakava nezvipatara zvavo zvavabovhura, vochitengesa mishonga yakatatichwa yakagadzirwa zvakanaka zvinobaaite kuti nyika yedu tirarame makore akawanda, vantu vararame makore akawanda.

Mitombo inotengeswe muzvitoro yakanaka. Unozobaaona kukosha kwayo rimweni rezuwa warwarirwa zvibhedhlera zvakavharwa kana kuti zvakazara. Unobaadetsereka ngekuti vanhu vanoshandemwo muzvitoro vanotoziyawo zvemitombo. Saka auzonyanyi kurashika pakuushandisa.

Mitombo yakati wodo wodo muzviitoro umwu. Ukatoona munthu afa eizwi watame mare yekutenga mitombo, mitombo yachipa kubva kune yeana adoko zveiende kune yeanhtu akuru yachipa mitombo iyi.

Zuwa ngezuwa rakasikwa ndiMarure, ndakaona muzvitoro munotengeswa mitombo makabaazara antu. Izvozvo zvinondobhuya kuti antu akawanda ari kurwara-rwara panyika. Zvinokonzereswa ngendaa yekuti vantu avasi kurye mutombo vari vana vadoodori.

Ndau dzinotengesa mitombo ngadzive ndau dzinenge dzirimuberere mudhuze neamweni antu kuitira kuti antu akasire kuzviona ngenda yekuti akatengeserwa mishonga isingashandi Ari kure nekumbatso zvinozonetsa mberi iyo.

...ngendaa yekuti vakatama kokutenga mutombo. vanga vaenda kuchibhehlera vaguma kona iyoyo vakazwi chiendai mootenge mutombo wokuti newokuti. Vochoobaapepesheka ntaraunda yeshe veitsvake kunotengwa mutombo havangauoni. Buka puka vakagume vantu kutofa, vasina kuone mutombo.

Mitombo dzinotengeswa idzi dzinofana kutengeswa munzvimbo dzakaongororwa, mwedzinofana kunge dziri ngekuti dzikagara munopisha dzimweni dzacho dzinoda munotonhora dzinozovhunda. Dzavhunda adzichashandi zvakanaka muntu ofa katika watore mutombo wakavhunde kare.

Ndau dzinotengeswe mitombo ngadzinge dziripadhuze neamweni. Chikumbiro chetinobaakumbira ngechekuti kudai nyika yedu yaione mari yakawanda, yaizoite kuti mutengo dzemitombo dzinotengeswe mundau idzidzi dzinge dzeitengeka, ngekuti muntu unobakwerete mari yekuende kuchibhedhlera ngekuti zvinenge zvatsinza, asi peanozogume koti chienda woti mari yekutenga mutombowe ngari aambira eiti puka-puka asikaioni.

Aah muntu weshe unobaafane kubhuirwa, kuti unofanira kugara weiende kuchipatara. Weiendeyo weionekwa kuti utano hwako hwakamire pari. Saka vantu vanofana kuhamba mwakadzara antu, veibhuyabhuya veibhuira vantu kuti vanofana kudini kuti vazvichengetedze. Saka mweshe mumizi munofana kuhambirwa

KUBUDE PACHENA NEKUBUYIRANA NGENDAA YEZVEUTANO HWEANTU AKASANGANA EISANGANISIRA ANA CHIREMBA AKASIYANA SIYANA ZVAKANAKIRA KUTI MUNHU AZOKUWARIRI MUDUNDUNDU NGENDAA YEKUTI VANTU WANOBATSIRANA KANA WASANGANA.

Haa vantu vanode kufundiswa. Vantu kana vaneruzivo mundaraunda dzese umu, zvirwere zvinoite zvishoma, uye vantu vanofa vanofa vashoma. Vamweni veirapwa nguva ichiripo kuti zviite zvakanaka.

Mukondombera, watambudza akawanda muntaraunda dzakasiyana-siyana. Zvinobaabhuye kuti vantu avasi kuongororwa ropa ravo kuti rakamira sei? Asi vanthu vakakurudzirwa muntaraunda dzeshe kuti varambe veiongororwa, zvinoita kuti zvirwere izvi zvisaramba zveitapurira muantu akawanda.

Kugeza nyara kwakanaka usati warya, pamweni unofana kushambe nyara weibva kuchimbuzi kana kuti woda kurya. Zvinoita kuti usagara weirwara rwara .

Chimweni chinonyanga kuuraya antu mumantaraunda mwedu kutame ruzivo pamusoro pezvimweni zvinouraya zvamaita se echiyaivhi, gomarara nezvimweni zvakandodaro zvinouraya. Asi vantu vanofana kuti vatatiche vafundiswe mumakombonimwo pamweni nemundau dzedu veibhuyirwa kuti musaite ichi neichi kuti vakorere kubatira zvirwere zvakawanda.

Muzvibhedhlera vanhtu vanosisa kuqhasirana ngendaa yezvimweni zvirwere zvakaita segomarara kuti zvingaitwa sei nekuqhasiranazve kuti munhtu anenge abatwa nehutachiona wemukondombera ungadini uye anga nyaradzwa sei.

Kuti vantu vagare vakagwinya vasikarwari rwari kutaticha pamusoro pezvirwere zvavanokwanisa kusangana nazvo. Saka zviro zvakaba zvakanaka yaambo kuti vandu vadzidziswe ndaraunda ngedaraunda nzvimbo ngenzvimbo, misha ngemisha.

Aa zvakabanaka yaambo kuti vantu vanoita nezveutano madhogodheya neamweni anobatsira. Ahambe muntaraunda dzshe dzakakomberedza vantu kana paine zvirwere zvatekeshera veibetserana nevantu kuti vangauita sei kuti vasabatwa ngezvirwere izvi. Kana kuti vangaita sei kuti vapedze matambudziko amomotera vantu.

Ndiyani waiziye kuti amweni mumapiripiti umu havaziyi zviro zvi.. zvirwere zviri kutambudze anhu akawanda asi kuti ngendaa yekuti vantu vakazohamba veivhunze vantu muntaraunda vechiongorora kuti vantu vari kuziya here zvirwere zvinorwarisa vantu uye kuti zvinopora sei uye kuti zvinodetsereka sei kuti zvisatekeshera? Vakati takatozoona kuti ayi, vanhu ava havana chavanoziya kumashango iyo.

Vantu ngavabatsirwe ,ngavadetserwe pamhene pakati mhoryo, kuitira kuti vanhu vaziye zviro zvinotambudza vanhu munyika zvingaa zvirwere zvirikunesa, kuti zvingadzivirirwa sei uye zvinoita sei kuti zviponeswe zvirwere zvona izvozvo saka vanhu vanofanira kutaticha muuzvikora umwo, muzvitoro nepeshe pavari panofanire kuuye chikora.

Akunazve kungwara kwakadai ndekuhamba mweibhuyira vanhu mundaraunda dzakatikomberedza kuti zvirwere zvakadai zviri kuuraya vantu, saka tingadini dzivirire zvirwere izvi, uye tingadini kuti tivandudze mishonga ingabatsira kuponesa vanhu vakupera kufa. A kuponesa mweya yevantuka ndicho chiro chakanaka chekuti Musiki unobadakara ndizvo.

Vantu vanofana kutaticha ngezvirwere zvinouraya zviri muntaraunda mwavo uye vanofana kutatichahe kuti vanoita sei zvirwere izvi zvisatekeshera mwevari kuti vasatapurira uye vasabatidzira vamweni. Zviro izvi zvinoitwa ngekuti vantu vanenge vahamba veifundiswa ngevanoziya zvemutombo.

Vantu vanosisa kutaticha nezvepabonde ngendaa yekuti vakasazvifundiswa ere, vanozviita nemutoo usiwo. Zvozoita sekunge bonde harinaki. Katika ere, kusaziva kuti rinofana kuitwa ne mazvo zvakadii.

Zvirwere zvemuhlobo yakawanda yepabonde, zvinotapudzirwa ngendaa yekusaziya kuti vantu vanorarama sei vane utano hwakanaka veyiita zvepabonde. Saka vantu vanofanira kutaticha nekufundiswa ngevantu vanoita nezveutano pamaringe nezviro izvi.

Kuti muntu uzoti wabara aine utano hwakanaka, zvakanaka kuti mimba yega yega iningirwe kubva iine mwedzi mishomani kuguma painenge yakude kubarwa. lzvi zvinoite kuti mai emwana ange ari pakanaka, mwanawo ange ari pakanaka.

Inini ndinofunge kuti vantu vanofana kuongororwa ropa vasati vaite chiri ngechiri. Ngekuti zvinoitika zvakawanda uye vantu vanofana kutaticha zvinoitwa kuti vadzirire zvimweni zvirwere kuti zvisabata. Mushure mekunge vaite zvepabonde, uye zvekuxeburana.

Anhuwoye anhuwoye nharaunda yeshe. Kana une mimba, kana kuti mukadzi wako aine mimba, musatendera kuti mimba igare kumbatso kwemwedzi mipfumbamwe asina koningirwa, mwozorumba rumba kana yorwadza. Ngagare einingirwa kuti mwana uoneke kuti unofema ere kuti asafura mundani.

Kwai kuthlapudzana hakunyanyi kutapurire utachiwana hweHIV, asi ukathlapudzana nemuntu unemaronda mukwanwa , kana kuti unenge eibuda ropa mumazino ake zvinoite kuti utachiwana hweHIV hupararire.

Hakunazve chirwere chinopedza vantu zvakadai nechirwere chepabonde. Vantu ngavadzidziswe kuti vanoita sei kuti zvirwere zvepabonde zvisatekeshera. Kungaa kusangana pabonde pashina kudziirirana kozoitawo kushandisa zvinweni zvimichini zvinocheka zvinoita kuti ropa riambukire.

Zviro zvepabonde zvinoda kuti ukanzwa fundiso, ngendaa yekuti muntu akasafundiswa unoite kuti uhambusire zvirwere nevamweni vake ngekuzviite une vatotomba uye vantu vanosise kugeze mazino kuitire kuti vamweni vadakarire mweya unobude mwaari kuti asatyiwe neumweni wake.

Tinosise kufundiswa nyaya dzepabonde ngenyaya yekuti zvinoitika pabonde hazvindodi kuite zimusiya ndaita kune zvirwere zvinosanganikwa nazvo kana munhu akasazviita nemwazvo kune ngubo dzinopfekwa kundengo dzearume nendengo dzeakadzi zvinoite kuti muntu agare ari mutano apedza kuite zvepabonde.

Vamweni vanthu vanorarama makore akawanda panyika panoapa mukavaningira avasi anthu anondoramba akagara pashi, vanthu vaya vanokanyarika vaoite zvekurumba nezvakangodaro daro zvinoite nyama dzawo dzigare dziri dzeana adoko, iwo akura hawo . Saka ngatikanyarike, ngatikanyarike mumbatso umo ngatikanyarike kuzvikora. Vana musaarambidze kuende kumitambo yaanoda.

Mumwiri medu mune mvura inoda kuhambamo yakawanda Inofana kuhamba yeiguma kweshe kweshe kwainga guma. Pamweni chinoitadzisa kuhamba zvakanaka kusakanyarika -kanyarika kwatioita teisimudza zvinorema teijamba jamba kana kurumba rumba tikangodaro chete mvura dzinohamba dzeiguma kwese kunoda kusvikwa.

Kune mutombo wakahwara usikaziikanwi ngeandani, ngewekuti muntu akagara afani kundorye mazisadza, veyirye mazimutakura apedza ovata. Unofanirwe kungomanya-manya, nokurumba-rumba mumagiraundi eyi kwira nokudzika, eyitatamudze mbindi dzake, eyi tatamudze masele ake kuti zviite zvakanaka.

Kukanyarika-kanyarika, kurumbarumba, nekushanda zvimabasa zvesimba, kunoite kuti muntu apishe mafuta ari mundani mwake. Zvinoitawo kuti muntu ararame upenyu hwakaba hwareba maningi. Saka ngatikanjarike-kanjarike, tisandoramba takaata kana kugara.

Kwatakuenda uku zvakatxonde kuti vantu vazhinji vakuda kusiyana nekumwa zvinotengeswa zviya. Vakude kugadzira zvavo vega mumizi umu veishandise michero vakasiyana-siyana. Ngekuti zvikora izvi zvakufundise ana veitaticha nekuti vanogadzirwa sei zvavanomwa mu kubudikidza nekuvane mishero mudzimba dzavo.

Vanthu vanogara veikanyarika nevanogara veirumba, nguva dzakasiyana-siyana, vanosise kuva vainana chiremba vavo vanovadetsera. Uye vanosisa kuva vaine michini dzaanoona nadzo kuti nyama dzangu dzaapari nhasi uye ndiri kuende pari nadzo.

Pamitombo yeshe ingapuwe vantu mutombo unozwi mvura mutombo mukurusa ngokuti muntu unofanira kugara eimwa mvura. Vanoongorora ngezveutano wemuntu vakatoti muntu unofanira kumwa mvura unodarike marita mairi zuwa ngezuwa rakaikwa ndiMarure.

Mitombo dzakasikwa ndiMwari dzakambaanaka. Pamitombo dzeshe dzingashandiswa neantu, mutombo wepadera pedzeshe imvura. Mvura inoti batsera zvakanyanya mumwiri medu, inosuka matotomba akawandisa zvikuru sei panguwa yemasipotsi.

Kwai kusaziya kwakafanana nekufa. Antu kana eide utano hwakanaka aafaniri kumwe madhiringi aya aya anotengeswa muzvitoro akagadzirwa. Kwai hayi mutombo mukuru imvura, muchero pamweni nekugadzira wega madhiringi ako. Zvinoponesa zvirozvo.

Patinenge teirumba teikanyarika kugadzira mwiri, tinode kuchenjerera kuti tisakuwara. Ngendaa yekuti tikakuwara tinombaaite chifo chemazera nemazera. Zvisikadiwi kuti muntu akuware eigadzirisa upenyu hwake. Saka ngatichenjere peshe patinorumba nekukanyarika.

Pane aiziya kuti mitambo yatinoite muzvikoro nemishaishiki inooneka sezviro zvisina maturo ngeanhu inoshanda ere muupenyu hwedu ngendaa yekuti amweni mabasa awo anozotobva mwona umwomwo saka vanhu ngavakurudzirwe kuenda kumitambo iyi zvinotoite kuti munhu agare ariwo mutano zvakanaka, zvinogara zviri zvigwindiri vakaba agwinya yamho.

Umweni mutombo wakahwara usingazikanwi ngevakawanda ngewekugijima kurumba rumba kutware zvinorema kana kudii paunenge weirumba rumba kudai zvinohambise ropa zvinge zveivhurika nezvimweni mvura dzinenge dzeihamba dzeikurumidze kusvika kwese kunodiwe kusvikwa unorarama nguwa yakareba.

Mazuwano wakutokona kuti wakagara mumhatso mako zviya wotofona kufonera antu anoziya zvemutombo ngendaa yekuti azvichadi kunyanya kupedza mari kokwira ndege kana kuhamba mumango wakareba kana kuti kukwira movha. Chakungodiwa kuti uziye kuti chiini chinokutambudza wotobhuirwa kuti enda wotenga mutombo wakati wototenga worarama.

Karetu, vantu vaitobate musoro vobate mwiri weshe vozwe kuti panopisha ngepari voti beura madziso ako, madziso abeurwa oonekwa kuti anenge atsvukuruka. Wotofungira kuti, aah, unenge unozwe chakati. Asi mazuva anaa, zvaapachena unongobairwa pakamuchini, zvotooneka kuti muntu unozweyi.

Ngendayekubudirira kwaita pasi rino, ndakaona kuti vantu vanogona kurapiwa vari kumbatso kwavo, kutobhuya nachiremba. Chiremba otobvunza kuti unozwei neyi- neyi, mutenda otobhuya zvaari kuzwa, wotopihwa mitombo yokundotenga.

Asi munthu akakoshesa kuti zvakanaka kuti hutano hwake hugare hweingororwa hazvinomunesi. Uyewo zvinode kubuda pachena kana uine denda zviya. Denda iroro harizotendereri mune antu akawanda.

Inini ndinonxabanga kuti muntu akazvitengera zvimichini zvake pamhatso pake zviya, unozombopota eizviongorora mumwiri mwake kuti chandirwadza ichi chiinyi. Ozviongororahe rimweni zuwa kuti chandirwadza chiini. Zvinoite kuti munhu aziye zvinomurwadza. Unokona kutotenge mutombo paunotengeswa otopona.

Mazuvano mushini dzaayo unobandozviningira wotobaone ,kana pane godo rakabooka ,pane godo rakatsemuka ,paine bundu riri mukati menyama dzako unobazvione pamushini .Zviro zvabaanaka mazuva ano .Tinobonga yaamo nekugadzirwa kwemushini inoticha ticha.

Ndiyani waizviya kuti ungafa mitombo anayo muberere mwake. Ukazviningira zvimumbuti zvakawanda zviri mumaberere edu, zvinoshanda semitombo. Zvikaona munthu unonyatsokuziya, kunyanya nyanya anasekuru ekaretu, unenge waona mutombo pachena.

Hama dzangu mimbuti dzatinadzo munyika ineyi atichada kuramba teidusa mare ngekotsvaka mishonga kuti tirapwe ngenda yekuti mitombo dzakazara mumaperere medu Saka ngatishandisei asharukwa atibatsire ationese kuti mutombo dzinogadzirwa sei.

Akange eitaticha padande mutande reruziyohaaita ngezvekuningira kuti muti wakadai nemuti wakadai unotibatsira ngepari zvochibatsirana manje nendxondo dzakawandudzwa dziya dziya dzekuti muntu unenge akubaziye muti weshe kuti unOti batsirei nezita rawo.

Zvimumbuti zvimweni zveibaaonekwa, zvinoita sekuti azvishandi. Asi pendakazohamba nasekuru angu muchishango chimweni, vaindikhombidze imweni mitombo yendaitambudzika ndiyo kuti munobaabhuya kuti mutombo ere. Imweni mitombo yacho inorape nyoka, zvekuti zvibhedhlera azvina mitombo yakadero. Kana muntu akanga arumwa ngenyoka, unogona kutorapiwa

Imweni mitombo inosimika mumamhatso. Saka amweni antu anotambudzika ngekutsvake mitombo iri muzvibhedhlera, kuzorumba rumba ,muntu worwara. Asi ukagara waitsvaka, wasima paberere pako, zvinokuitire nyore. Unozoguma kuchibhedhlera watodetsereka.

Antu anoite zvekutamba ndiMarure. Marure paakagadzire muntu, wakatoise nemitombo inozomurape kana akarwara. Saka miti yakawanda yaamho mitombo, kusandoziya ndiko kunongotitambudza chete. Asi tikaziye mitombo yeshe atimbofi, tisina kurapika.

Bhochisi rakanakire pakuti ukaririma zvakanaka arina ndau yarinoti apa rinonase kuita apa rinoramba charinongoda imvura yakakwana zvinoita kuti utano hwevana vakarya bhochisi vanokuree vakagwinya.

Dzimweni mitombo dzacho dzinobva mumashakanyi emiti, dzimweni mutombo dzacho dzinobva munzinde dzemiti. Zvozoenda kookwatiswa womwa, unobaarapika kudarika muntu watenga maphirizi kuchibhedhlera.

Ndakazoona kuti ngendaa yei zvimwe zvimwe zvipuka zvakawanda zveirarama makore akawanda uye zvizikakasiri kufa indaa yekuti mimbuti dzinoryiwa ngezvipuka zvona izvozvo dzinoite kuite mitombo kungoita iwona iwowo aaa unenge watopona.

Ukazoti warye mutombo manje warye munguraurwe, warye munguraurwe woendehe kookanyarika kanyarika urikumagiraundi kona iyoyo, ngekumweni kunokanyarikwa ngeamweni kumutambo dzemuzvikora, aa unobaaite chigwindiri chemene. Unozofa asi unorambe kusakara.

Chandakazoona ngechekuti, Marure vakagadzire miti yeshe inozotishandira mukugadzire mitombo inotibatsire mukurarama kwedu. Saka, ukazongoongora unoone kuti miti mizhinji inogadzire mitombo inotibatsira.

Muti weshe mazuwa ano mutombo. Ukagara pashi naanasekuru naanambuya unonase kubhuirwa kuti mashizha emuti wakati anorape chakati, nzinde dzemuti wakati dzinorape chakati. Zvobaabatsire kuti anhu arekere kufa ngendaa yekuti aana mare yekuende kuchibhedhlera.

Mumbuti imweni yetinoona mumamizi mwaana sekuru edu naanambuya, tinosise kubvunza kuti inomboshandei. Ngendaa yekuti ana sekuru edu naana mbuya edu anozosvika pakuzotofa, echitisiya tisina ntaka yemishonga nemitombo dzinoshanda muchivanhu chedu.

Mitombo adzindooneki pakuti warwara chete. Asi mitombo dzimweni, dzinobva pamichero inoryiwa. Saka michero ngaichengetedzwe. Ngaingwarirwe zvakanaka mumizi. Ngekuti pamweni pacho petinorya michero, tinenge teitozvirapa kunyangwe tisikazii hedu kuti ndizvo zvinenge zveiitika.

Michero yakaita sema popo ,mamengo ,magwavha pamwe chete nemakhatapeya yakabanakira yambo kuti imweni yacho inoshanda semitombo usikazii. Saka kurya muchero wo kwakanaka maningi panekutenga majarini nezvakadero teyiisa pachingwa .Tadini tatenga makhatapeya.

Eya, ndaraunda dzakanyanya kusara dziyani muzvikoramwo, vana vanosisa kutaticha mitombo dzechinyakare, mitombo dzakayita senzinde dzemuti, nedzimweni mimbuti nemashakani adzo kuti anoponesa sei, ngendaa yekuti tikandoda kuenda kuchibhedhlera, unogume kusina mitombo, wozodini?

Mitombo dzekaretu dzinoba dzashanda ngesimba yaamho ngekuti ukaumwa kudai unobaazwe nematumbu ako eibaati chowee unobaone kuti izvozvizvi ndaakugwinya manje, wagwinya kudaiso ukazoramba weitora mutombo uyu unozotoona kuti une simba rekuti unogona kuzotokushatira saka ngadzikosheswe mitombo idzi dzisambosiiwa dzakadaro

Mitombo dzekaretu dzakabaanakira pakuti dzinenge dziri muberere kazhinji kacho dzinongoda kuziya chete apana mare inobviswa yekuti munthu awane mutombo azopona munthu unobaararama asina kana kwaahamba kuenda, unodana kungoziya chete kuti mutonbo uyu unoshandei.

Chakandonakira mitombo yechibhoyi ndechekuti mitombo yacho inooneke muberere mwenyu akunazve kwaunozombode mare yekokwire kuti uende kuchibhedhleya ngendaa yekuti chinondodiwa kuziya kuti uyu mutombo unorape chakati neuyu unorape chakati.

Kana mwana azwe mundani zviya musanyanya kurumba rumba kuenda naye kuchibhehlera. Ngatitsvakei zviro zvakaita senzanya kana kuti tsangamidzi tochwanya chwanya toisa mumvura kwakumbomupa ombomwa. Zvirozvo zvinodetsera yaamho.

Vanasekuru vedu naanambuya vedu vekaretu vairarama makore akawanda kwazvo. Izvi zvaikonzerwa ngekuti vaiti vakatemwa ngemusoro, vakazwe manyoka, vaiochere nzinde dzemunguraurwe vorya. Vakatemwa ngemusoro vaitsvaka mashizha emuti vozvirapa .

Eya, taakuona kuti dzimweni mitombo dzekaretu dzemuma kanyi umo, dzakutorwa dzeigadziriswe mitombo dzotoiswe mumabhotoro, dzotoendavo kunotengeswa muzvitoro. Zvinobongwa nyika yedu yakubudirira kana yadai.

Pane imweni mitombo yakaita sezumbani kana kuti mushani. Zvakaita sendimu zvakare. Dzinobatsira matenda akati wandei. Kunyangwe nevayani vanotambudzika ngendaa dzepabonde, vanobaadetsereka maningi.

Ndakaone imweni nyanga yemukati umwo nyika mukanza yeibhuye kuti inini gomarara ndinorapa ndakamboiyeisa asi ngekuda kwenguwa takaendesa munhu waiye negomarara imwi nayi rakapera mitombo yedu yechibhoyi inobashanda yaemho. Ngatisayitarisira pashi.

Vana vanoshandisa mitombo dzechiboyi dzedu dzemukanyi umu chero dzakazogadzirwa ngenjirayi, vanokura vari vana vakati gwindiri. Zvisinei nekuti azomboenda kuchibhedhlera here kana kuti haana. Zvisinei nekuti azombodonhedzerwa here kana kuti haana. Asi weingoshandisa mitombo yechiboyi wakadai haa unokura uri chigwindiri.

Iya mitombo yechibhoyi unorapiwa nezvakasiyana siyana. Pamweni unotorapiwa nemashizha emuti wawajaira kutsika zuwa ngezuwa ungori pamuzi pako. Pamweni pacho, unorapiwa ngenzinde dzemuti dzaunenge weihamba uchitema mumunda usingazivi kuti dzinoshanda.

Mitombo dzedu dzechibhoyi dzinokone kutosanganiswawo zvinoitwe dzechirungu idzi, asi kuti kudzisanganisa kunondode muntu anenge eiziya kuti akasanganisa ichi neichi chinotibudisira chakati aa dzinorapa kani imwi woye.

Zvichatotiuraya kusaziye kuti mitombo iyi tadzigadzira todziisa payini ngekuti apana kwatingaziva zveshe izvozvo kudarika madhokoteya. Asiwo imweni mitombo inobaashanda chero pawandoiisa kumbatso saka yechibhoi iyi yakati nakei ngatikurudzire kushandisa aidhuri.

Mazuvaanaa atichaziye chinhu, vangezi vasati vapinda munyika yedu ineyi vantu vaibaararama nemitombo isiri yekuzvibhehlera .Vantu vakona ukavaona vaibaararame makore zana kana kudarika. Amweni akona akararama makore zana tichinavo ukaningira avaisararama nemitombo yechibhebhera airarama nemitombo yedu yechianthu.

Ndinofunga kuti vantu vanoziva mishonga dzechibhoyi vakagadzira mitombo dzavo vakaisa muzvimabhotoro vakatotanga kutengesa zvinokona kuvabatsira muhupenyu zvikazoita zvekuti vararame ndizvo.

Pane dzimweni mumbuti kana kuti zvimaruwa zvisingadi kutamika pamuzi wemunhu. Ukazondotarisa chimbuti chakadai ngegavakava chiyani. Ukachiningira maningi unoona kuti chinorapa zvakawanda. Chinorapa mundani mwemunthu, musoro watema pamweni pacho nemphuka zvipfuyo zviya ukazvimwisa gavakava zvoda kufa ngechibhubhubhu zvinopona.

Eyaa, muzvibhedhlera maphilizi arimwo eya, asiwo maphilizi mazhinji, ane zvaakashatira ukaramba wengoiamwa. Asi inini ndinogonde kuti mitombo yedu yechibhoyi inogadzirirwe pachibhoyi pedu inonyanya kushanda isina zvainoshatira munthu.

Ndiani ungaziye kuti mutombo haudi mare kuti uwe nawo. Ana sekuru edu nanambuya edu ndiwo aizviziya izvi. Tisavarekera veienda vasina kutifundisa kuti mutombo uyu unorape chakati, muti uyu unorape chakati. Zvinozotibatsira mune ramangwana redu.

Eya mitombo dzisarekerwa dzeindo parara dzakadaro ngekuti pamweni pacho dzinondogare mushango mwedzisingazikanwi kuti mutombo. Kudai zvaikona vantu vaiende kotore mutombo veisime mudhuze nemu berere mwawo mwo ngekuti muntu azowuwoni mutombo kana owuda unofana kugara agara nawo padhuze.

Tinoona kuti mitombo dzedu dzatinadzo mumadhokoshera umo dzimweni dzakatosimwa ngeayungu dzakaita segawakawa, vayungu vakutokonawo kudzitora zvatinondoita isusu veigadzire mitombo dzinoshanda asi isusu taindodzitora teipe huku nembudzi kana dzarwara teiti kwai tirikurape chibhubhubhu pahuku asidzinobashanda nemumwundu apana pedzisingashandi mitombodzo.

Imweni miriwo yatinobikirwa naanamai mumakanyi umwo, tinenge tichiti inoshata, hee inowawa, hee inodayi dayi. Asi imweni yacho, inenge itori mitombo. Tinenge tichitorye mitombo mwetinenge teisheye sadza.

MUTOMBO DZECHIVANTU DZAKANAKIRE KUTI DZAKAHLAMBURUKA, ADZINA ZVIBINGE ZVIBINGE ZVADZAKABEREKA KUTI DZINOZOKONZERESE MATAMBUDZIKO AKADAI NEEKUDAI.

Dzimweni miriwo dzinoryiwa ngevanhu mukati umwu vanenge veitorya mitombo, asi vanenge vasikazvizii kuti varikurya mitombo. Saka ukagara pashi naanambuya veitsvake miriwo dzevanotsvaka, mizhinji dzacho ukazodziningira, dzinenge dzitori nemishonga mwedziri.

Vantu wee! vantu vechinyakare ana sekuru edu nana mbuya edu aibara makore akawanda . Vaibaguma kuzana ngendaa yekuti mishonga dzavaishandisa dzaive dzemumbuti dzavaitsvaka mumashango dzechinyakare. Kubeni isusu takungoende kuzvibhehlera tagumeyo topiwa mishonga . Mishonga idzi ....

Asi pakufundisa ana adoko kudai zviro izvi zve mitombo, zvinode kubaafundisa mitombo isikanyanyi kuuraya kudai. Inondorapa isikaurayi ngekuti avazozii chipimo chekutora kana vawirwa ngedambudziko zviya zvinozoita kuti vanhu vafe mukude kurapana mumakanyi.

Kudai ngekukwanise kunoite muntu kubike sadza nazvoo muntu unode kufundiswe kurapa. Kuti unorapa sei matenda akasiyana-siyana, ngendaa yekuti umweni unorwarirwa ariega pamhatso unosise kukorera kurapa umweni vake.

Imweni mimbuti yakabaakosha. Seumweni muti wandakambokombidzwa ndisekuru angu, Mashizha acho anorapa musoro. Nzinde racho mutombo wemundandi. Makwandi acho mutombozve wemadziso .Unoshaya kuti Mwari wakamboita musikirei zvimweni zviro.

Ngatigare pashi nana sezara nana mazvarira nana mbuya asha anoziya mitombo. Musarekera veifa tisina chatinoziya. Mashango akatikomberedza mwari wakatisikira mitombo inotibetsera kana zviro zvashata.

Ana sekuru edu naana atete edu eree, mumambhatso mwawo ukavhura mumbhatso dzemukati muyani, unobaaona kuti mune mitombo dzaanemakore nemakore dzakagaremwo. Iyi ndiyo ndhaka yeku sezvibarirwa zvemunyika. Dai kuri kuti taigara nawo pashi, vasaenda neruzivo urwu.

Inini ndinoone kuti ribari dama rakanaka yamho rekuti vantu vechidoko ava tiende kune asharukwa akakura karetu anoziya mitombo dzechibhoyi. Izvi zvinotigwinyisa. Tinokura yakagwinya uye ana edu akakura eirya mitombo, anokura akagwinya, akasiyana neemazuwaano anoti akati garei garei ondorwara.

Mwakamboona ere kuti antu emazuwa ano aachararami upenyu hwakareba maningi kufanana nekaretu yo. Karetu vaitora mishonga dzemuti dzeaichere pashi mumashango umo. Ana sekuru edu naanambuya edu airarama nguwa yakareba maningi.

Mitombo yechibhoyi inonyanye kushanda hainyanyi kuitwaitwa zvakawanda zvinoitwa mitombo yemuma bhotoro inotengwa muzvitoromo. Iyi inongosiiwa kana kutorwa mashizha acho ichitogadzirwa mitombo yekuti muntu vashandise, inobaashanda yaamho.

Imweni mitombo yechibhoyi, aisi mitombo yechibhoyi ngekuti yakangooneka yaamuno munyika. Imweni yacho yakatouya nevarungu veibva mphiri kwemakungwa. Asi ukaisima pamuzi pako, unozoona kudetsereka ndiyo kana wasangana nedambudziko. Ngendaa yekuti inobatsirawo.

Eya ndamboenge ndeibhuya kuti shuwa mitombo yekuzvisimira wega yechibhoyi chedu yakabanaka asi kuti haindodi kutora ngekuti pamweni pacho unotora nemutombo unouraya weiti uri kuzvirapa. Saka ngatiedzei kutora mutombo watinonase kuziya.

Muzvikora zveana adoko nezvikora zveanhu akuru, vana vanofanira kufundiswa nezvemitombo yakawanda yechibhoyi. Kuitire kuti pakaite unokuwara kana kuti unorwara vari kumambatso kwavo kumamizi kwavo pakati peusiku, vanokone kumubatsira vasati vagume kuchibhedhlera.

Vantu vanofunga kuti tikarekera vakuru veinda veifa, tichazozvikona ngei zvevaiita zvekugadzira mishonga. Mitombo iyi inoda kutatichwa iyi asharuka achiri po. Une rombo rakanaka uchina ana sekuru nanambuya ari padhuze. Haah inini kudai ndanga ndinavo ndaida I ndeitoenda kuchikora mazuwa ngezuwa veindifundisa kuti mitombo uyu unoshanda zvakati.

Vantuwe ngatitaticheyi mumbiti dziri mumuzi mwedu, dzimweni mumbiti dzacho dzinobva dzashanda ndomutombo dzakasimba yambo asi ngekusaziya tinopedze mare teiende kotenge mitombo kuzvitoro zvekurape chiro chinorapika ngemutombo uri muberere mwako.

Inini ndinofunga kuti muchikora mwaifane kuita bandiko reantu ariko anofundise mishonga. Kubva ngekudai kuzvikora zveana adoko kuenda kuantu akuru acho, ngendaa yekuti amweni anobaazvikona asi haana muntu anowafundisa.

Haisi nyika yedu ineyi yega. Nyika zvimweni dzekubanzi kusanganisira ana China anogonde mitombo yechinyakare. Mitombo yechibhoyi chaiwo. Zvinoita kuti ararame makore akawandisa yamho. Mukaningira munotoona kuti maChina anorarama makore akawanda kudarika nyika dzimwe.

Mishonga dzetinotore mumashango umu kugadzira mitombo inotidetsera mukurapa mikuhlani dzakasiyana-siyana, dzakaba-anaka yaamho ngekuti hadzina zvibinge zvakawanda uye dzakakoshera pakuti hadzidhuru hautambudziki kudziona.

Kune mukuba wakashata. Unoda kupedze mare, tichotenge mishonga. Zvino kune mimbiti yatinayo yakatikomberedza . Ukaningira imweni mbiti iyi inogadzira mitombo. Mimwe yacho yatinosakura muminda yedu teitorashira kure.

Mitombo dzedu dzechibhoyi idzi dzakanakira pakuti hadzidhuri, haudi kotsvaka mari kudziona. Unondoendawo pane vantu vaunogarisana navo vondoti iii amuna woye zino rangu rarwadza, amuna woye chakadai changu charwadza, unopuwa mahara ngeantu anoziya zvinongoda kugarisana nevantu zvakanaka.

Kuti anthu asakase kufa, ngezvirwere zvakasiyabasiyana, vanthu vanoziye ngezvemishonga vanofanirwe kugadzire mitombo yechianthu chedu isikadhuri, inotengeka, yakabaajeka.

Chero tandogume kuzvibhedhkera kwona iyoyo kwetinoonyorerwa dzimweni mitombo tisakanganwa kuti kune dzimweni mitombo dzisina kunyorwa mumapepa asi dzeibaashanda yaamho .Ana sekuru edu naana mbuya edu haana kuchikora kwaakaita ticha mitombo asi vakatobarwa nazvo zviro izvona ngatisavasiya veienda veifa, ngatibetserwe vasati vaenda.

Eya izvi zvinoite kuti kana mare isatopera mumuzi ngekuti umweni unoshandise mare inotode kuti mwana aende kuchikoro ngekuti warwarirwa ngemwana. Saka kana weiziye mutombo wechibhoyi unotorumbe kuotse mutombo wechibhoyi woponese mwana usina kuchibhehlera kwawaenda kunobhadhara...

Kuna muntu unorarama ngechiro chimwe kana pasina mare yekotenge mitombo dzekuzvibhedhlera vantu ngavatatiche mitombo dzemumakanyi umo dzinodetsera yaampo ngekuti umweni muntu unofa kubeni gai wakagara nemutombo paberere.

Ndaifunga kuti vana vanofanira kuti vari muzvikora vatatiche maringe nezvemumbuti dzinope mitombo kuvantu dzakadai, ngemugwavha ,ngemitsatsa, ngemiroro. Vana veichitaticha kuti ukasangana nechakadai unomwa mumbuti wakadai. Wakaita semunguraurwe uyani. Mwana oziya kuti ndikazwe mundani ndinondotema nzinde yemunguraurwe ndomwa.

Haa mitombo dzekaretu idzi dzakubatsakatika ana sekuru edu otopere kufa tisikazii zviro. Dai zvaibvira ana sekuru achiri kuziya mitombo aimbounganidzwa munharaunda eitorw ana eifundisa ngendaa yekuti umweni unorumwa nenyoka. Arumwa ngenyoka kudai mutombo wacho uri kuchibhehlera akuna ogumeyo oshaya kwekuenda asi muntu eiziya mutombo wemushango unotoziya kuti aa ngandotsvaka muti wakati ndipe mwana.

Ndinofunga kuti kudai muzvikora mwaiuyao anasekuru nanambuya anoziya ngezvemutombo, ochiakirwa kamhatso kawo kudai eichipota eifundise ana edu emazuwa ano kuti vanozvibatsira sei ngemutombo idzi pasina chibhedhlera chawaenda. Ngekuti nharaunda dzimweni antu vanobafa varumwa ngenyoka vasati vaguma kuzvibhendlera asi ana sekuru anenge eibazviziya kuti ukatora mumbuti wakadai uyani nenzinde yembuti wakadai uyani unopona.